Abezempilakahle nxa besiya siza umuntu ongezwa kuhle ogula kakhulu umkhuhlane othelelwanayo njenge covid 19.Abanye bakhe bayamsiza ukuthi agqoke kuhle impahla ezokuvikela. Kwezinye izikhathi impahla lezi zinzima ukuthi uzigqoke ngoba kulentambo omele uzibophe lendawo omele ukopele khona ukuze ugqoke kuhle sibili.

Kulezi insuku abezempilakahle umuntu engabuya egula esizwa umkhulane wesifuba kumbe egula ulutho esibhedlela bayamkhangela ukuthi ulayo yini i covid19.Nxa umuntu wezempilakahle nxa ekwenza lokhu kumele agqoke i PPE impahla zokuvikela ukwenzela ukuthi nxa umuntu lo laye engezwa kuhle laye engaguli.

Kulendlela ezinengi ezokuziphatha kumele umuntu ageze ikhanda aligcobe akame kuhle, kumele futhi ageze umuntu ageze akhangeleke aphinde futhi ageze izandla ngazozonke izikhathi ukuze angabi lama jemusi

Nxa umkhuhlane usugcwele yonke indawo, abezempilakahle bayahlala phansi belungise ukuthi, ngangcono wonke umntwana osendaweni yonaleyi kumbe duzane lendawo leyi aVaccinethwe ahlale eqinile.

Abazempilakahle abalinde ukuhlinza umuntu e theatre, I theatre yindawo ehlanzekikeyo lapha abahlinzela khona umuntu , kulezibane ezinkulu ezokukhanyisa ukwenzela ukuthi nxa besebenza bebone abakwenzayo kuphinde kube lemitshina ebasizayo nxa behlinza umuntu

Kumele njengabazali kumbe njengababalisi sifundise abantwana ukuziphatha kuhle besase bancane. Bexubhe amazinyo, ukugeza njalo lokugeza izandla ngaso sonke isikhathi ngoba kulemikhuhlane eminengi engabahlasela.

Minengi imikhuhlane engahlasela abantwana abancane. Abezempilakahle bayazama konke bebhoda behamba ezikolo, behamba ezindlini njalo bethontisela emakilinika bezama ukuthi wonke umntwana athole umuthi ukuze avikeleke.

Isikhathi seCovid 19 sasinzima, umongikazi labodokotela bezama ukusisiza befaka impilo zabo engozini. Begqoka bevala imilomo bevala amehlo begqoka lempahla ezivala umzimba wonke. Befaka impilo zabo engozini bezama ukusinceda.

Ngesikhathi se COVID-19 salahlekelwa yizihlobo zethu ezinengi. Lathi sihlala sisevalweni ukuthi sizawuthola yini na umkhuhlane, lokuhlala sivikelekile kwakunzima kakhulu.

minengi imikhuhlane ethelelwanayo engalimaza abantu enjenge kholela kodwa abezempilakahle bayabhoda benika abantu imithi ezikolo lemisebenzini ukuze bengathelelani imithi leyo ibasize.

Abezempilakahle kumele begqoke impahla ezokuvikela ippe nxa besemsebenzini ukuze imithi ihlale ihlanzekile lokuthi labo bengatholi umkhuhlane impahla zokuvikela bazigqoka futhi nxa beselapha ngokuhlinza umuntu e theatre lanxa besenza ama vaccinations lokuhlola nje abantu

isikhathi se COVID 19 kwakuyisikhathi esinzima kakhulu umkhuhlane we COVID 19 wawumemetheka masinyane ubulala abantu abanengiabezempilakahle kuqakathekile kakhulu ukuthi bagqoke kuhle bevale umzimba wonke ukuze bevikeleke labo bengaguli beqhubeke besiza abngezwa kuhle

Kuqakathekile ukuthi abantu emaphandleni bebelamanzi aphuma empompini kumbe aphuma esibhoraneni amanzi lawa kumele ageleze ukwenzela ukuthi abantu bengaguli, amanzi aphuma empompini kumbe esibhoraneni angcono kulamanzi athathwa emfuleni.

I world vision yinkampani enkulu kakhulu ekhona emhlabeni wonke jikelele. I organisation leyi isiza abantwana izimuli kanye lomphakathi ukuze benqobe ukuhawula lokudubeka.

Endaweni lapho okukhiwa khona amanzi kukhatshana emaphandleni. Yikho abantu bebakhela izibholane. Omama bathwala amabhakede nxa besiyakukha amanzi ezibholaneni. Kumele beqale bewagezise ukuze abantwana bengaguli nxa benatha lawa manzi. Kodwa omama abanengi bayakhohlwa ukugezisa lawa magabha bagulise izimuli zabo.

Abantu abezempilakahle abakhangela abantu abale Covid 19 kumele begqoke iPPE impahla ezokuvikela bevale umlomo konke lamehlo ukwenzela ukuthi bengayitholi iCovid 19. Nxa utesita umuntu uyabe ungakwazi ukuthi ulayo kumbe kalayo.

Kuyathokozisa nxa omama emaphandleni belempompi ephuma amanzi agelezayo lokho kutsho ukuthi banatha amanzi ahlanzekileyo amanzi emfuleni awalunganga ngoba ayagulisa abantu alemkhuhlane kodwa kungcono nxa omama kungamelanga behambe umango omude besiya thatha amanzi emfuleni.

Ukufundisa abantwana ukugeza izandla ngamanzi aphuma empompini kumbe ngamanzi agelezayo kuqakathekile ukuze abantwana bengaguli, ukuyehlisa imikhuhlane lokuthi umntwana ageze kuhle izandla zihlanzeke.

Omama emaphandleni nxa behamba asibholaneni bahamba lamabhakede abenelisa ukuthi bewathwale nxa sebegcwalisile ngamanzi bathatha amanzi asibholaneni ngoba emagumeni abo abala mpompi njalo akula eyinye indawo lapho abangathatha khona amanzi.

Amanzi aphuma empompini kumbe Amanzi agelezayo, yiwo afaneleyo ukuthi abantu bewasebenzise ngoba yiwo ayabe ehlanzekile. Kuqakathekile ukuthi ezikolo kube lezi mmpompi ezinengi lapho abantwana abazeyenelisa khona ukuthi bayenatha amanzi, begeze izandla nxa befisa ukuze bedle ngezandla ezihlanzekileyo.

Ilanga lingakaqalisi kumbe ngemva kwelanga seliphelile, abezempilakahle abasebenza ezibhedlela lemakilinika kumele behlale phansi bekhulume ukuze bebone ukuthi labo lihambe njani, bekhulume ngezindingakalo ezifunakalayo ebantwini babo abagulayo abahlala khonapho esigabeni lokuthi bengabasiza njani labo bekhulume ngokuthi bona bengasebenza kuhle njani besebenzisan bonke

Emakhaya imfula ikhatshana kulemizi , ukuze abantu behambe beyethatha amanzi kumele bethwale izigubhu lamabhakede beyethatha amanzi emfuleni kodwa ke amanzi lawa asemfuleni angcole kakhulu engabagulisa , kumele amanzi lawa bewaxhwathise ukuze kubulale izinanakazana ezingabagulisa

Amanzi aqakathekile, nxa ulamanzi aphuma empompini ulenhlanhla. Hlala uhlanzekile, uhlambe ugeze lezandla ngesepa.

Umntwana wonke ulelungelo lokuthi ahanjiswe esibhedlela aze afike iminyaka emihlanu akhangelwe ngaboMongikazi njalo ayenzwe wonke amaVakisinashini afunakalayo. Umama athwale konke lengcwadi ezifunakalayo esibhedlela.

kuqakathekile ukuthi izisebenzi zesibhedlela abezempikahle babe lama meeting imihlangano ngemva kwesikhathi ukuze beone ukuthi basibamba njani isibhedlela lokuthi babelapha njani abantu ababuyayo bedinga usizo ezibhedlela ukuze isibhedlela sisebenze kuhle sinike abantu usizo abaludingayo

Kuqakathekile ukuthi sifundise abantwana ukugeza kuhle izandla. Ukugeza kuhle izandla kuyavikela izifo. Ukugeza izandla ngesepa lamanzi ukuze amagcikwane engabagulisi imikhuhlane enjengomkhuhlane wohudo. Ukugeza izandla kuqakathekile sonke isikhathi nxa sivela esambuzini, sivela kudla lanxa sesizakudla, siqeda ukukhwehlela lokuthimula ukuze singatheleli labanye.

amanzi ahlanzekileyo aqakathekile ukuze abantu bengaguli wonke awokunatha lawokuhlamba yikho sekulezibhorane emaphandleni ukuze abantu bathole amanzi aphuma empompini futhi ahlanzekileyo

Izikotsho ezakhiwa emaphandleni ziyasiza umphakathi ziyanceda umphakathi ukuthi uthole amanzi ahlanzekileyo njalo aphepheleyo ukwakhiwa kwezikotsho kusize umphakathi ukuthi ungahambi umango omude ukuze uthole amanzi iproject leyi iletha impilo egcono futhi iciphise izifo ezithathelana ngamanzi.

Umkhuhlane wengqondo ubuhlungu kakhulu ikakhulukazi nxa umuntu selahlekelwe zingqondo engasacabangi kuhle esengcolile engela sikhathi sokugeza njalo sesukile lapho ahlala khona efuna ukuhlala esitaradeni engahlali endlini.

umkhuhlane wenqondo ungakhathaza noma ngubani abantu abanengi bacabanga ukuthi imikhuhlane yenqondo eminengi ihlasela abantu besifazana kodwa ke umkhuhlane wenqondo uhlasela sonke labantu abesilisa kulungile ukuthi umuntu wesilisa esizwa inhliziyo yakhe ibuhlungu kumbe ecabanga kakhulu akhale ngoba laye ngumuntu

Ilanga le world mental health day lilanga lapho abathakazelela khona umkhuhlane wengqondo njalo lapho abenza abantu benanzelele ukuqakatheka komkhuhlane wengqondo lokuthi abantu befunde ukuzinakekela.

Impilo yegqondo yinto okumele siyinanzelele phakathi njengabantu bensundu sijabulele ilanga lempilo yegqondo ngoba siphila lakho Ukuhlala kuhle kwengqondo kuqakathekile ukuze singaguli imkhuhlane enjenge sifo somfutho wegazi eliphezulu

Iworld mental health day lusuku lomhlaba lwezempilo yengqondo. Ilanga leli lingenyanga kamfumfu ilanga letshumi. Umlayezo welanga leli ukhuthaza ithemba kanye lokudinga usizo lwezempilo yengqondo. Umlayezo wemental health oqakathekileyo uthi likhona ithemba ngemva kokuthola isifo sengqondo.

Abantu abasebenza ngokwengqondo bayasiza kakhulu. Bayancedisa ngemikhuhlane eminengi eyengqondo. Bayancedisa abantu ngezinto ezinengi ezibakhathazayo empilweni. Ezibavikela ukuthi bephile kuhle ngenxa yokucabanga kakhulu lokukhathazwa yizinto ezinengi empilweni.

omama ababuya ngokunengi babo bebehambisa abantwababo abancane e kilinika ngoba umama engabeletha umntwana kumele ahambise umntwana ekilinika ngazo zonke izikhathi umongikazi uyabahala ebhukwini lakhe leklinika ukuthi kumele embone nini kodwa kumele ehambe lapho ababe bembize khona ukwenzela ukuthi umntwana athole usizo

Nxa umntwana egula, elalisiwe ekilinika kumbe esibhedlela, abazali bayavunyelwa ukuthi bebuye bezombona nxa kuyisikhathi sokubona abantwana bemphathele okokudla, okokubala kumbe okokuchitha isikhathi nxa ephakathi esibhedlela nxa engaguli kakhulu. Nxa abazali labathandekayo bebuya bezobona umntwana kumenza asile masinya

Umkhuhlane weBp ngumkhuhlane oyingozi umkhuhlane lowu nxa ungakhangelwanga kuhle umuntu uyacina esesiba le stroke kumbe ecine esifa iBp isikhwele kakhulu kumele umuntu adle kuhle nxa enatha amaphilisi eBp adle enathe ngesikhathi.

IPathology Department emalabhorethari yindawo lapho ababona khona ukuthi umuntu ubulawa yikuyini. Igazi lakhe kumbe amasampula ahanjiswa khonaphana ukuthi bebone ukuthi umuntu lo ubulawa yikuyini ukuze bemsize.

Nxa umama esebelethile akuthokozi kuphela umama lemuli yakhe . Kodwa kuthokoza abezempilakahle. Ikakhulu omongokazi abayabe besizwa omama beqala ukufika esibhedlela behelelwa beze behambe indlela yonke beze bebelethe abantwana babo abahle abaphile kahle .

Nxa usebenza elabhorathori kumele ukuthi nxa suphuma phakathi elabhorathori, ukhiphe lezo impahla lezi ezikuvikelayo ukuze ungalimali ungaphandlwa, njalo lokuthi usebenze kuhle ugqoke amagilovisi kumele uwakhiphe ugeze izandla ungakaphumi elabhorathori.

nxa ungu mama ugulelwa ngumntwana kunzima kakhulu futhi kunzima kakhulu nxa kuyikuthi ulabantwana abanengi ulosana oluncane njalo ulomunye ongezwa kuhle kumele ube utshitsha usiyambona khonale ukuze umgezise adlel futhi ubone ukuthi udlile ungakasuki

Nxa umama ebelethe amaphahla esibhedlela kuyathokozisa kakhulu bonke labezempilakahle bayathaba nxa impilo ezimbili ziphila lomama bonke bephila kuba yintokozo enkulu kakhulu.

Ezibhedlela kwenzakala ukuthi nxa kulabantu abagulayo abezempilakahle bebhoda bebabona bayabe behamba lalabo abasafundela ukuba ngo Dokotela kumbe ukubango Mongikazi. Bebukele labo asebefundile kudala ukuthi benzani njani ukwenzela labo ukuthi befunde nxa bebona labo abafundisayo besenza.

Abasebenza ema labhorethari nxa befundiswa kumele begqoke amajazi abo amhlophe, bejwayele ngoba yiwo agqokwa nsuku zonke nxa besebenza elabhorethori bayafundiswa ukusebenzisa imitshina ekhonaphana elabhorethori.

Ukuba ngudokotela akulandaba ukuthi ungowesifazana kumbe ungowesilisa. Wonke umuntu uyenelisa ukuthi ahambe eyunivesithi ebe ngudokotela. Kodwa kumele ebeseqedile izifundo zakhe ehayi skulu, waphuma lamaphoyintsi afunakalayo ukuze abe ngudokotela.

Abantu bempilakahle baqakathekile. Bayasincedisa ukuhlola imikhuhlane eminengi esiyabe siyigula. Imikhuhlane etshiyeneyo njengemkhuhlane wegazi, umkhuhlane wengqondo, wesifuba lamathambo, ukuze senelise ukuthi sisizakale beselaphe.

Kuyathokozisa kakhulu nxa sibona abantwana abancane abasebeqedile eyunivesithi. Sebeqedile ukufunda okwezempilakahle sebengodokotela kumbe sebe ngomongikazi ngoba siyabe sikwazi ukuthi sizabe silabodokotela labomongikazi ezibhedlela zethu.

Kulendlela ezinengi zokwelapha umkhuhlane wejwabu, imkhuhlane le kuthiwa yimalazima, vithiligo, ezima leminye eminengi ekhona. Kwenzinye izikhathi imikhuhlane le iyatshintsha umpala wejwabu lomuntu abemnyama kakhulu kumbe abelezinye indawo ezikhanya kakhulu kulejwabu ovele ezebe lalo. Abezempilakahle abelapha umkhuhlane yejwabu kuthiwa ngamademotholojisti.

Ngesikhathi seCovid 19 abantu abanengi bafa kakhulu kodwa ke kwasuka kwaba lenhlanhla abezempilakahle amasayentisti basuka balungisa ivaccine eyokusiza ukuthi nxa ungathola leyo covid 19 amasotsha omzimba aqine njalo elwe legcikwane njalo kuqakathekile ukuthi umuntu ahlabe ivaccine yakhe yecovid 19

Ikhorona ngumkhuhlane obulalayo, owesabekayo. Gqoka i mask, khwehlela uvale umlomo ngendololwane. Ungakhwehleleli esandleni ukuze ungatheleli abanye.

Kwezinye izikhathi izihlobo zethu nxa zigula. Sihamba sisiyababona ezibhedlela, kumele sigqoke impala zokuivikela. Ukwenzela ukuthi lathi singabanjwa yimikhuhlane yonaleyo abayigulayo. Kulama masks okuvala umlomo. Ukwenzela ukuthi ungahotshi lowomkhuhlane abe ewugula. Lokho kusenzela ukuthi singaguli sibanengi. Athi omunye esila, omunye abesegula.

Kulezinsuku sebezama eAfrica ezibhedlela lemakilinika sebezama ukwakha ezinye indawo zokuthi belaphe kuhle abantu. Indawo lezo abazakhayo zenza abantu bekhululeke bebuye bezolatshwa esibhedlela.

Ezibhedlela ezinkulu, kule zibhedlela ezincane phakathi. Kulesibhedlela sabantwana, isibhedlela esilabobaba, sisbhedlela esilabomama. Njalo kulesibhedlela lapho omama ababeletha khona. Kodwake kuyabe kusendaweni eyodwa enkulu, lapho ongena khona, uhambe lapho ofuna ukusizwa khona.

kulemikhuhlane eminengi ekhahaza omama njalo bakhona odokotela abafundela ukusiza laba omama bayabasiza ukuthi bebencono njalo bephile impilo encono kwenzela ukuthi bngayitholi imikhuhlane leyo njalo besile masinyane

Izibhedlela ze Africa ezinengi zikhatshana kulemizi yabantu, njalo futhi zincane ziphinde futhi zibe lezisebenzi ezinlutshwana abezempilakahle abasebenza khona basuka bayandelwe ngumsebenzi. Lazo izigulani zisuka zibe zinengi.

Emaklinikha asemaphandleni, kulamaklinikha amalutshwana, njalo akhatshana. Abantu nxa bengezwa kuhle, mele behambe umango omude ukuze besizane. Njalo mele bavukele ekuseni kakhulu. Ngoba nxa befika eklinikha, kuyabe kugcwele abantu, abanengi abafisa usizo, njengaye wonke umuntu, kumele umuntu avukele ekuseni.

Emaphandleni amakilinika malutshwana. Kwezinye izikhathi kuyabe kuleyodwa. Kumele izakhamuzi zivukele ekuseni ukuze zithole kuhle usizo . Futhi omongikazi labodokotela bayabe bebalutshwane. Nxa umuntu efuna usizo kumele avukele ukuze athole usizo ngesikhathi.

Ungalimala kakhulu , kumbe ugule kakhulu, kumele ubize iambulensi, yikho kuqakathekile ukuthi umuntu abeyazi inombolo ye ambulensi yalapho ahlala khona. I ambulensi yiyo ehambisa umuntu esibhedlela, ngoba iyamnika usizo phakathi esendleni besiyafika esibhedlela ukuze basize umphefumulo womuntu, lempilo yomuntu.

Abantwana abancane labo bayabulawa ngamehlo . Kwezinye izikhathi bazalwa benjalo . Kwezinye izikhathi benziwa yimikhuhlane eyabe igulwa ngumama nxa ebeletha. Futhi kuyatholakala ukuthi umntwana omncane engaboni kuhle njalo kuqakathekile ukuthi umhambise esibhedlela eyebonwa ngu Dokotela owamehlo amkhangele ngomtshina ukuthi amsize .

Umama engabeletha kuhle umtanakhe esibhedlela bayahlala okwezensukwana esibhedlela besebephuma bahambe baye phila impilo yabo kodwa ke nxa umtwana engezwa kuhle kumbe umama engezwa kuhle bayahlala ezinye insuku esibhedlela ukuze besizwe ngabezempilakahle beze bebengcono bephume sebenelisa ukuthi bephile impilo phandle bebodwa

Ukugula imikhuhlane yezitho ezingaphakathi kwenza umuntu acabange kakhulu njalo ephuke enhlizweni ngoba kaboni ukuthi kuhamba njani njalo kwezinye izikhathi abantu nxa beyigula imikhuhlane eyezitho ezingaphakathi bajayele ukufa. Lokhu kwethusa abantu abakugulayo lokhu ngoba bayabe besesaba ukulahlekelwa zimpilo zabo.

Umuntu ngokuya kwesikhathi uyakhula nxa ekhula umzimba lawo uyantshintsha amathambo aba buthakathaka esesizwa izinhlungu. Lokhu umuntu uyabe sefuna abonwe ngudokotela ukuze amsize amnike imithi engamsiza njalo anathe lama multivitamini.

I-technology isitshintshe izinto ezinengi. Nxa odokotela behlinza umuntu e-thearter sebelomabona kude abamsebenzisayo ukuthi bebe bebona ukuthi bahlinza njani. Umtshina lo uzisa odokotela ukuthi bebekwazi ukuthi behlinze ngaphi njani.

Abezempilakahle nxa bekhangela umuntu ukuthi ulalo yini itshukela bayathatha okuyinarithinyana okulebutton bepresse kuphume igazi kumbe bezithathele inalithi eyijekiseni kodwa engasoze isebenze futhi bahlabe umuntu bathathe igazi, besebebona ukuthi uletshukela kumbe akala.

IBP ngumkhuhlane oyingozi .Akumelanga I BP yomuntu ikhwele kakhulu ngoba umuntu engaba lestroke alimale imlomo utsheke .Uhlale unjalo iskhathi eside sokumele aye ku physiotherapy kumbe atsheke isandla .Njalo kuqakathekile ukuthi umuntu adle kuhle njalo engacabangi kakhulu .

Kulemikhuhlane etshiyeneyo eyamehlo kulomunye umkhuhlane we khatharathi oyabe ulokhe ukhula mbijana mbijana ungakhula kucine sekuvala ilihlo umuntu engasaboni kuhle sokumele egqoke amangilazi kodwa ke kungakhula kakhulu kumele umuntu ahambe kudokoteka aye khipha

Imikhuhlane eminengi eyenzakalayo phakathi kwemizimba asiyiboni ukuthi ihamba njani yikho kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esizwa ubuhlungu esiswini esizwa ukuthi ubuhlungu bunga phakathi kumele ahambe kudokotela kuseselesikhathi bamenze iscan bamsize

Umuntu uhlaselwa yimkhuhlani etshiyeneyo eyezitho ezingaphakathi kubuhlungu ukubulawa yisitho esingaphakathi ngoba awuboni ukuthi ukuhamba njani kumele uhambe esibhedlela uyembona ngama x-ray ukuthathe isithombe kule dayalisisi umtshina omkhulu ofakwayo kumuntu obulawa yizinso

Omongikazi bahamba begungula abantu iBP, umkuhlane wegazi ukuthi umi njani ukwenzela ukuthi babasize kuseselesikhathi kumbe abamele babe losizo baluthole bethenge imithi baqalise ukunatha amapilisi njalo beqalise ukudla ngendlela eyiyo

Eminye imikhuhlane esiyigulayo sigula singakwazi kodwa umuntu uyabe esizwa nje engela amandla ediniwe phakathi. Kwezinye izikhathi siyabe sikwazi ukuthi sibulawa yikuyini imuthi esiyinathayo nxa singezwa kuhle isenza sibe lokudinwa.

nxa umuntu engagula engezwa kuhle engahamba ekilinika kumbe esibhedlela omongikazi bajwayele ukumkhangela i BP bekhangela ukuthi igazi lakhe limi njani ngekwezinye izikhathi ukugula komuntu kwenza i BP yakhe ikhwele njalo nxa i BP ikhwelile umuntu engangena engozini yokuthi atshaywe yi stroke

Nxa umuntu engezwakuhle kumele ahlinzwe, bayahlangana abezempilakahle bebanengi ukuze basizane ukuthi umuntu lo athole usizo oluyilo. Kulemisebenzi eminengi okumele iyenzakale njalo kumele benanzelele ngoba umuntu ubuthakathaka, nxa besenza umsebenzi lo bathatha isikhathi eside njalo kumele bewenze kuhle ukuze umuntu sile.

Ukugula imikhuhlane eyezitho ezingaphakathi kubuhlungu kakhulu ngoba uyabe ufuthelwa ungaboni lokuthi ubulawa yikuyini. Ungasiboni futhi lesilonda esikufuthelayo. Kwezinye isikhathi kumele uyehlinzwa ukuze bakhiphe khonokho okuyabe kukuthwalise nzima. Kuthi ngesikhathi sokuphola side.

Ukugula umkhuhlane wemvukuzane kumbe umkhuhlane wesitho somzimba ezingaphakathi kunzima kakhulu ngoba awuboni ukuthi kuhamba njani phakathi komzimba wakho awukwazi futhi ukuthi uzasila na ukucabanga imali yokuthenga imithi efunekalayo ukuze usile kuyacabangisa umuntu kakhulu.

Umzimba uyafutha, kodwa lamhlanje ngiyathokoza ukuthi ngithole umuntu ozangincedisa. Izandla zami zizezwa ngcono konke le ngalo. Futhi umongikazi lowu ulo muthi njalo izandla zakhe ziyakhudumala kanye konke lenhliziyo yakhe ulomoya omuhle.

Abantwana abancane labo balezibhedlela zabo zokuthi nxa begula bayalala khonale beze bephole kulabomongikazi labodokotela ababakhangelayo lababalaphayo beze bebengcono.

Nxa umuntu engezwa kuhle kumele eyehlinzwa. Kulendawo yankhona ehlanzekileyo lapho umuntu ahlinzelwa khona. Kuyabe kucwele abezempilakahle odokotela labomongikazi besizana ukuze umuntu lo alulame.

umuntu ongezwakuhle okumele ahlinzwe ahlizelwe endaweni ehlanzekileyo abezempilakahle abamsizayo bekufanele begqoke amamaski begqoke amagogorosi bevale amehlo ukuze bengatholi ama infection lomuntu lowo abamhlinzayo izinto abasebenzisa ukumhlinza mele zihlanzeke zisterolizwe

Kulezinsuku kulemikhuhlane etshiyeneyo eyesifuba. Kulomkhuhlane othiwa yi asthma ovuselelwa yikuthi nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane we flue uyavusa I asthma umuntu ayehluleke ukuphefumula. Kumbe nxa umuntu engenwe luthuli. Kodwa ke kulomuthi wangikhona othiwa yi asthma pump owuhotshayo ukuze usize ukuthi uphefumule kuhle.

IAsthma ngumkhuhlane womoya iyenza umuntu eswele umoya wokuphefumula aphefumule nzima aphinde akhwehlele izinto ezibangele iasthma yilezi imikhuhlane ethelelwanayo enjengo mvimbano intumbu ebhenyewayo igwayi umoya ogcolileyo utshani isepa yokugeza enukelela kakhulu

Abezempilakahle bengakuthatha igazi esibhedlela kumbe ekilinika bayalithatha isampula legazi lakho belihambise kwabezempilakahle ama Scientist kumbe ama Lab Tech ukuthi bekhangele ukuthi yini okukukhathazayo egazini.

Abezempilakahle abasebenza elabhorithori ngabantu okumele bebe lokucabanga okuphezulu ngoba basebenzisa imtshina lemtshinanyana eminengi ukuze umsebenzi wabo uqhubeke phambili. Kumele labo begqoke impahla zokuvikela njenge maskhi begqoke futhi lama scrub.

Nxa usizwa ubuhlungu esifubeni ungakwazi ukuthi ubulawa yikuyini usizwa angani ugula phakathi kulama x_ray abathatha khona izithombe besebevula phakathi kumakhompiyutha bebone ukuthi ubulawa yikuyii behambise elabhorithori bekusize ukuthi kumele bakwelaphe njani.

emalabholatholi kulendawo wokuthi nxa kungaphambaniseka ungenwe yimithi emehlweni indawo leyi ilenditshi yokuthi ufike ugeze amehlo masinya ngomuthi osizayo ukuthi ungalimali kakhulu kwezinye izikhathi awuhambi esibhedlela kodwa kwezinye izikhathi kuyabe kufuna uhambe esibhedlela ungaqeda ukugeza

Kulemitshina etshiyeneyo phakathi emaLaboratory kulomtshina okuthiwa yiMRI lapho omuntu olala khona phansi angene phakathi ukuze bebone ukuthi ubulawa yikuyini, bebonisise abezempilakahle ukuze bemsize umuntu lo balaphe asile.

Nxa bengakuthatha igazi ungezwa kuhle bayakubuza ukuthi ubulawa yini besebehambisa igazi lakho elabholetholi uze bekwalaphe kuhle njalo bayabe bebhale phansi ukuba ubulawa yikwini.

Kulezinsuku i technology iyantshintsha yonke indawo, konke lezibhedlela. Kulemitshina ethatha imfanekiso yokuthi umuntu ubulawa yikuyini sibili phakathi emzimbeni wakhe, ama x-ray athwalekayo, afuqekayo, ayande umuntu oyabe elimele kakhulu, engenelisi ukuthi abelokhu ethwalwa ehanjiswa lapho okumele kuthathwe khona i x-ray, ukhangelisise ukuthi ubulawa yikuyini esiswini, ekhanda lasesifubeni.

Kulezinsuku kulemitshina esincedisayo ukuthi ibone ukuthi masibulawa yikuyini kukhanye kube sobala.

Emalabhorethori kungenzakala ingozi ezitshiyeneyo ezisebenzini zonezo ezisebenza khonokho ngoba basebenzisa imithi engalimaza amehlo, kodwa kulendawo lapho okulemithi khona egabheni ukuthi nxa ungathelwa ngumuthi lo ungagijima uyegeza ubusugijimela esibhedlela kodwa usuke wageza ilihlo wezwa ngcono.

I MRI metshini ngumtshina osetshenziswa ukubona phakathi komzimba yimuntu ukuze kubonakale ukuthi ubulawa yikuyini imtshina lo unjenge khamela enkulu lapha abafaka khona izigulane phakathi bethathe impikitsha besebenzisa imagnetic field power umtshina lowo kumele usetshenziswe ngabantu be MRI kuphela

IRosheel combuscular intergrated solutions system. Ngumtshina welaboratory oyi analyser. Umtshina lo uyakhelwe ukusetshenziswa eclinical chemistry le immuno chemical testing. Umtshina lo usebenza amatests angamakhulu ayisitshiyagalombili, lamatshumi ayisikhombisa ngehola. Uyasebenza kumalaboratory amancane, lalingeneyo.

Ukwehlukana kwemizimba emibili yinto enkulu kakhulu. Nxa umama ebelethile sithi amhlophe, kodwa kulobungozi futhi kwezinye izikhathi umntwana uyagula behlale isikhathi eside esibhedlela kodwa esiyabe sikuthakazelela yikuthi umama lomntwana bayabe besesibhedlela besizwa ngabantu bezempilakahle.

Abantwana bahlala be vavinathiwe kumbe kuhlala kulomlayezo ukuthi abantwana kumele beye vasinethwa njalo njengomzala kumele uhlale uvulile indlebe ulalele ukuthi abempilakahle bathini ngama vaccination womntwana ungakhutha i vaccination yomntwana, umntwana uyenelisa ukuthi agule engahlangana lemkhuhlane le abawu vacinethelwayo

Umama nxa ebeletha kumele abelethele endaweni ehlanzekileyo. Yikhoke oMongikazi bayalungiselela nxa umama engakabelethi indawo ibenhle ihlanzeke bethathe amalembu ahlanzekileyo azamukela umntwana lazahlikihla umama. Konke lezikhali ezizasetshenziswa nxa umama sebeletha ziyalungiswa.

Kwesinye isikhathi umama uyenelisa ukuthi abelethe umntwana ongezwa kuhle , umntwana nxa ezelwe egula uyasuswa duze lomamakhe , umama kumele ahambe lapha umtwana ayabe elele khona ukuyamnika uchago lokumtshintsha lokuthi ambambe abemazi umntwana umamakhe

Umuntu wesifazane engazithwala kumele ahambe ekilinika eyebonisisa ukuthi uzithwele sibili njalo, aqale ukuhamba kilinika ukuze bamkhangele ngabezempilakahle bazamnika ilanga lokuphenduka, bebelokhu bemkhangela aze ayebeletha. Lokhu kwenza ukuthi abezempilakahle bahlale bemazi umama isimo sakhe lesimo somntwana ophakathi kwakhe ukuze asizakale.

Umama engazithwala mele aqalise ukubuya esibhedlela ngokuya ngokuya kwesikhathi aze abelethe bayabhala ebhukwini lakhe ukuthi bafisa ukumbona ngemva kwesikhathi esingakanani bakhangela okunengi nxabebuya esibhedlela bekhangele ibp yabo ukuthi igazi labo limi kanjan ngoba ibp yabo ma ikhwelile umtwana uyaba sengozini laye umama

Kukalutshwane ukuthi nxa umama kumele ehambe lomntwana ekilinika eyekhangelwa ngabezempilakahle nxa umntwana esakhula, ubaba awusoze umbone ehamba lomama ekilinika. Kwezinye izikhathi ubaba uyabe esemsebenzini kodwa kwezinye izikhathi nje obaba bakholwa umama nguye omele ehambise umntwana ekilinika yedwa

Ijekiseni ye HPV viro ihlatshwa ngabantwana aba. Ihlatshwa leyo jekiseni kusukisela beleminyaka eyisitshiya galo mbili, kuze kuyefika iminyaka elitshumi lambili. Lokhu kubasiza ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni weHPV nxa sebeqalisile ucansi mbayimbayi empilweni zabo.

Umama obelethayo mele ayesibhedlela ngesikhathi ukuze abelethe kuhle. Esibhedlela kulabodokotela labomongikazi abafundela ukubancedisa kuhle njalo kulemitshina esiza abantwana nxa bezelwe begula. Limitshina iyasiza odokotela ukwelapha abantwana basile njalo nxa umntwana eselatshwa umama kumele abekhona ukuze amunyise kumbe asenge uchago.

Abantwana abancane bazalwa ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo. Nxa umntwana ezalwa, kumele abazali belungiselele kuhle kusase lesikhathi, bethenge izinto ezifunakalayo njengempahla zomntwana. Ezibhedlela kumele kube lodokotela labomongikazi abancedisanayo ukuletha umntwana emhlabeni

Abantu abezempilakahle labo basengozini nxa besemsebenzini njalo kuqakathekile ukuthi bagqoke kuhle nxa beselapha ukuze labo bevikeleke bengaguli. Kulempahla zangikhona ezivikelayo ukuthi umuntu ehlale ehlanzekile engathelwa ligazi kumbe ethole eminye imikhuhlane angahamba eyidobha nxa esiza abangezwa kuhle.

EmaLaboratory kulemitshinanyana ethiwa ngama microscope. Ama microscope asetshenziswa ukubona esingakuboniyo ngelihlo nje. Bayathatha amasempula amagazi, bawafake ngaphansi kwemicroscope. Bebone ukuthi umuntu ubulawa yikuyini.

Kulesitulo esilamavili esithiwa yihulu tshe nxa umuntu elimele kakhulu enyaweni esehluleka ukunyathela phansi. Uyenelisa ukuthi ebe hlezi phezulu kwesitulo lesi njalo simhambisa lapha lalapha nxa efisa ukufika endaweni aze afunde ukuhamba. Kodwa labagogekileyo bengasisebenzisa mihlangemihla.

i abdominal retractor yithuluzi esetshenziswa e theatre nxa umuntu ehlinzwa i retractor leyo iyasiza ukuthi ifuqele eceleni izitho ezingaphakathi bebone isitho lesi abafisa ukusikhangela kumbe babone into yonaleyi abafisa ukuyikhipha beyikhiphe kuhle

Umtshina okuthiwa yiCNXray System ngumtshina osetshenziswa nxa usajeni abezempilakahle behlinza umuntu e theatre uyabasiza ukuthi bebone lapho abasebenza khona benelise ukumsiza kuhle umuntu. Umtshina lo ulomabonakude lapho usajeni ayabe ekhangele khona

I-Ansen electric plaster sawcast cutter, yi saha esingumtshina, esisikayo i-plaster efakwayo umuntu nxa ekade eqamukile. Ikhupha kuhle i-plaster ingalimazanga umuntu, ngoba isika masinya, njalo ibukhali, kodwa ayilimazi umuntu, ayikho buthundu njenge saha ezazisetshenziswa kudala.

Wireless Epix X laser ngumtshina nyana oyilaser osetshenziswa ngudokotela wama zinyo .Uyamsiza ukuthi nxa esiza umuntu obulawa lizinyo ukuthi amsize engafakanga umuthi wokulalisa kumbe umuthi wokumisa ubuhlungu ngoba usebenza masinya njalo umuntu uyaphola masinya.

Moral stamp orthopedic implant efakwayo emlenzeni phakathi ethanjeni nxa umuntu elimele ithambo lakhe elithiwa yi femur lingasebenzi kuhle kumbe lephukile bayamfaka into leyo phakathi ukwenzela ukuthi imsize ahambe kuhle

Kulethuluzi esetshenziswa esibhedlela okuthiwa yi thermometer ekhangela ukuthi umuntu utshisa okungakanani nxa umuntu etshisa okudlula i36 degrees kutsho ukuthi umuntu lowu akezwa kuhle ungayithatha uyikhombele nje ekhanda lomuntu iyakutshengisela i"temperature yakhe.

Kulomtshinanyana osetshenziswayo nxakuyikuthi umuntu kayenelisi ukuphefumula yedwa nxa evela ngena engozini yemota kumbe nxa engakwanisi ukuphefumula esendlini yakhe elandwe ngama "paramedic " bayawu khipha ungumtshinanyana lokhu bayawukhipha bekufuqe bekufuqe befuqe umoya ukwenzela ukuthi bemuncedise umuntu aphefumule .

Iperia storm FF dispenser yinsimbi esetshenziswa ukufaka umuthi phakathi komlomo kumbe ukukhangela isilonda esiphakathi emlonyeni. Siyasiza ukuthi umuntu okusizayo afinyelele ukuthi alaphe isilonda esiphakathi komlomo.

Nxa umama ebeletha kumele kube lombheda wakhe lapho abelethela khona, umbheda lowu ulendawo lapho aphakamisa khona kuhle inyawo zakhe ukuze abelethe kuhle njalo umntwana aphume kuhle. Kuba lesitulo nxa umuntu weze mpilakahle ahlale nxa emsiza futhi kuphinde kube lesibane sokusiza ukuthi umongikazi loba udokotela abone okwenzayo.

Umkhuhlane awukhethi ukuthi ungumntwana kumbe ungumuntu omdala , iqala esithweni esithiwa Yi pancreas , kodwa ke abanye bazalwa belawo , abanye bawuthola mbayimbayi sebekhulile , umkhuhlane wetshukela ufuna umuntu adle kuhle njalo etshona ehambahamba edle kuhle ephile kuhle

Umntwana angazalwa sithi, 'Amhlophe! ' ngoba ukwehlukan kwemizimba emibili yinto enkulu kakhulu. Kwezinye izikhathi umntwana uyazalwa engezwa kuhle, egula kakhulu! Bàyamfaka phakathi kwe incubator. Lapho ababe bemkhangele khona ukuthi uphila njani. Kuyabe kugudumala, njalo kulomabonakude oyabe ebatshengisa ukuthi umntwana usila okungakanani.

Iphakiya therapy ngumtshina osebenziswayo ukuhambisa umoya ogudumalayo emuntwini obulawa yisifuba owehluleka ukuphefumula lokhokusiza ukuthi umuntu aphefumule kuhle njalo kuthobe esifubeni ,umoyalo omutsha umeza aphefumule kuhle.

Nxa umuntu engalimala, aqamuke kumbe kwenzakale ukuthi bemsike isitho somzimba njengonyawo engasenelisi ukuhamba kulamawheelchair kumbe amawalking guide amsizayo ukuthi abehlezi khona kumbe afuqe amsize ahambe afike lapho afisa khona.

I-adjustable alluminium walker zinsimbi eziyakhelwe ukusiza abantu ukuthi behambe kuhle, njalo bebambelele kuhle. Ikakhulu ogogo, abantu abadala, njalo labantu abagulayo. Noma engasomuntu omdala, kodwa efuna ukuthi abelosizo, nxa emile, lanxa ehamba. Kayitsheleli!

I medical west sterilisation machine ngumtshina omkhulu osetshenziswa ezibhedlela ukuthi uxhwathise amathuluzi etshise kakhulu ukwenzela ukuthi kubulale izinanakazana kanye lamagcikwane angaphinda agulise omunye umuntu.

Iknee guard yinto efakwayo edolweni ukwenzela ukuthi isekele idolo nxa libuhlungu. Umuntu nxa ehamba kumbe egijima engezwa buhlungu kakhulu kodwa nxa engafakanga iknee guard unyawo luyabe luxega ngaphakathi esizwa ubuhlungu.

Kuqakathekile ukuthi sinakekele amazinyo ethu ngemva kwesikhathi ukuthi sihamba siyebona odokotela wamazinyo ake asikhangele amazinyo uyenelisa ukuthi awahlambe amazinyo kumbe ahle akhangele nxa kuyikuthi amanye amazinyo ayabola akusize.

Itetheskopu yithuluzi esetshenziswa ngabezempilakahle, odokotela kumbe omongikazi. Isetshenziswa ukulalela isfuba somuntu ongezwa kuhle, kumbe ukulalela inhliziyo yakhe. Itetheskupo iyasiza udokotela ukuthi abekwazi ukuthi umuntu amlaphe njani, amnike lawuphi umuthi.

Ifirst aid kit yibhokisi elilezinto ezisizayo nxa ungezwa kuhle. Imithi yokunatha eyobuhlungu enjengeparacetamol amabhanditshi okufaka ukuthi nxa ulimele kumbe ugodo lokusiza ukuthi nxa usuqamukile belufake bafake ibhanditshi bakugijimisele esibhedlela.

Ithekhinoloji iyenza ukuthi kubelemitshina nyana eminengi esetshenziswa ngabezempilakhe ukubasiza ukuthi bekhangele abagulayo ngendlela ezitshiyeneyo kulomtshinanyana osetshenziswayo ukuthi uyawufaka phakathi kwendlebe kubelomabonakude omncane otshengisa ukuthi indlebe injani phakathi.

i spectoshed micro ngumtshinyanyana osetshenziswa ngabodokotela bamazinyo. Umtshina lo ulomabonakude omncane ukuze odokotela babone ukuthi kumele bemsize njani umuntu ngezinyo lakhe. Bebekwazi ukuthi kumele beyenzeni ukuze bafake lokho abafuna ukukufaka ezinyweni.

I Olympus iH @ bionecular microscope. Yimicroscope esetshenziswa emalaboratory. Ikakhulukazi emaLaboratory lapho abafundela khona ukusebenzisa imitshina leyi. Imicroscope leyi iyakhangela izinto ezinengi. Imikhuhlane, engabe ikhona emizimbeni wabuntu.

Nxa umuntu engezwa kuhle engenelisi ukuyafika esambuzini. Kulesambuzi elamaviri efuqekayo njalo egoqekayo, njalo elezibambo ukuthi abambelele nxa esebenzisa. Nxa eseqedile isihlalo siyakhipheka okungaphakathi ukuthi uyechitha uyigezise kuhle uphinde ubisele ukuze ihlale uhlanzekile.

Kulezinsuku kulethekhinoloji esiza abezempilakahle ukuze bebone ukuthi umuntu ubulawa yikuyini. Sokulomtshina okhangelayo ukuthi umphimbo womuntu uyabe umikanjani ukwenzela ukuthi bebone ukuthi yikuyini okumkhathazayo njalo lokuthi bengamsiza njani. Umtshina lowu usebenza ngekhompiyutha njalo ulomabona kude ukuthi bebone ukuthi kuhamba njani.

Batric flyometer ngumtshinanyana osetshenziswa ezibhedlela ukuze usize umntwana ukuze aphefumule kuhle. Umoya lo ungena phakathi mbijana mbijana usiza umntwana ukuze aphefumule kuhle.

Kulemitshina eminengi esetshenziswayo esibhedlela, eminye imitshina uyathatha ama sample kumbe ligazi,, kumbe zinyamanyana ezingathathwa emuntwini ukuze bebone ngokungumtshinanyana ukuthi umuntu lowu ubulawa kuyini, kumbe engalapheka njani kumbe asizakale njani

Umtshinyana okuthiwa yi interview surgical headlight uyisibane esisetshenziswa ngabezempilakahle ukulapha umkhuhlane wendlebe, amakhala lomphimbo uyancedisa abezempilakahle ukuze belaphe masinya umuntu ongezwa kuhle njalo uyenza lomsebenzi wabo ubelula umuntu athole usizo ngesikhathi.

IBelmont medical technologies critical thermo regulating system ngumtshina okhangela ukuthi umuntu ongezwa kuhle ukhudumala okungakanani. Khonokho okufunwa ngabezempilakahle ,bayabe belokhu bekhangela bebona ngomtshina enalo ubasiza. Njalo umtshina lo ulamaviri ukuthi nxa ufuna ukuwusebenzisa uwufuqe nje kuhle uwuhambise lapho ofisa khona.

Iteladoc yi camera iphinde ibe ngumabonakude efakwayo ezindlini nxa umuntu egula ukuze abempilakahle bambone nxa engazwa kuhle. Iyasetshenziswa futhi ezibhedlela .Iyasiza oDokotela ukuze bebekwazi ukuthi isigulane sigula okungakanani, njalo nxa isigulane sifisa ukukhuluma lo Dokotela waso kumbe u Mongikazi wakhe uyenelisa ukukhuluma laye ngumabonakude.

I electronic plaster saw, yisaha esetshenziswa ukusika isamende esifakwa emzimbeni womuntu, nxa elimele, inyawo kumbe isandla. Kumbe lapho ayabe elimele khona. Bafaka isamende. Bayayisebenzisa abezempilakahle ukuquma isamende nxa umuntu esepholile. Iyaquma kuhle. Ingazange ilimaze umuntu.

Ijekiseni esetshenziswa ngumuntu ongumama ukuze avikele ukuzithwala uyenelisa ukuthi uzihlabe kumbe uhlatshwe ngumongikazi kumbe ngudokotela incono ngoba ijekiseni yakho incane ayikho nkulu uyenelisa ukuthi uthenge emakhemisi ufike uzihlabe wedwa endlini.

Ngokutshintshwa kwethekhinoloji sokulemitshina eminengi esizayo abazempilakahle esibhedlela kulemitshina yokukhangela indlebe, amakhala lompimbo ngendlela ezitshiyeneyo uyakhangela ngezinto ezinengi umtshina lowo omkhulu uyabe ulemitshinana emncane lapho eyabe isebenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo ikhangele ukuthi umuntu ubulawa kuyini sibili

Ihalebag cover, yinsimbi esetshenziswa ngudokotela wamazinyo. Nxa elungisa amazinyo, efuna ukugcwalisa isikhala. Lapha izinyo eliyabe selibole khona. Aqale agezise, alungise phakathi kwesikhala, lapho izinyo eliyabe lifutha khona. Abesefaka okufakwa phakathi, sebenzisa insimbi leyi.

Lesi yisihlalo sebhayisikili esenza ukuthi otshovayo engezwa ubuhlungu uma ehlezi kiso, lanoma ezatshova umango omude. Sidalelwe abantu abenza umncintiswano wokutshova ibhayisikili.

Abantu abangezwayo endlebeni, bayaludinga usizo. Kulezinsuku kule wireless real ear prop, esetshenziswa ngodokotela bendlebe, ukusiza lowo ongezwayo endlebeni. Impumela yokuhlolwa iyafakwa kucompuyutha ibisitshengisa lowo ongezwa kuhle, endlebeni.

Kuqakathekile ukuthi umutntu engangena engozini yemota ubeyazi inombolo ye ambulence uyitshayele, iambulence ibuye izomthatha imhambise esibhedlela ayethola usizo kwabazempilakahle odokotela labomongikazi bamsize kusaselesikhathi.

Ungathatha igazi, kulokuyigabha kwangkhona, okuncane lapho abafaka khona igazi lakho elincane eliyisampulu elilingeneyo ukuze behambe elabhorethori bayekhangelisisa bebone ukuthi ubulawa yikuyini kumbe bebone khonokhu abafisa ukubona egazini lakho abezempilakahle.

Ithetoscope isetshenzuswa ngabezempilakahle. Ukulalela inhliziyo ukuthi itshaya njani. Lokulalela lokuthi lomuntu uphefumula njani nxa engezwa kuhle. Ithetoscope isetshenziwa ikakhulu ngodokotela, kodwa kwezinye izikharhi, omongikazi labo bayayisebenzisa.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina etshiyeneyo encedisa abezempilakahle ukubona ukuthi umuntu ugula okungànani etshengisa ukuthi inhliziyo yakhe itshaya njani igazi lakhe limi njani lokuthi uphefumula njani.

Ungalimala unyawo ,uqamuke kumbe luqunywe ngoba uyabe ulimele kakhulu. Kulezigodo zokuncedisa ukuhamba abakunika zona ezibhedlela. Ziyakuncedisa ukuhamba uze uphole kumbe uhambe ngazo ngoba uyabe ungasela nyawo zikuncedise imihla ngemihla.

Elabhorothori kulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa khonapho eminye imitshina ilento enjenge magnfying glass eyokuthi ubone kuhle izinto eduze ezingabonwa lilihlo lodwa ukuze bebekwazi ukuthi umuntu ubulawa yikuyini bethole imithi eyiyo bemsize asile.

Umtshina othiwa yi cynoglow osebenzisa amanalithi , ungowokucitsha imibhalo loba ukwelapha amanxeba emzimbeni womuntu ukuze ijwabu lakhe liphole kahle libukeke.

Umntwana omncane nxa esezwele bayamfaka esikalini bebone ukuthi isikali sakhe silungile na isikali lesi sivele sakhelwe abantwana abasanda kuzalwa umntwana ungamlalisa kuhle phezulu kwesikali umongikazi kumbe udokotela usebona kuhle ukuthi isikali sakhe sinjani nxa umntwana elele esikalini leso uyabe ezilalele kuhle ngomhlubulo ukwenzela ukuthi engawi.

Umtshina okuthiwa yiAltrasound usetshenziswa ezibhedlela lasemaklinika. Usetshenziswa ngabezempilakahle ukulapha izigulane, ngokubonisisa ukuthi babulawa yikuyini. Kulama Altrasound atshiyeneyo, ngokutshintsha kwetechnology. Amanye makhulu, ahlala ndawonye. amanye nancane, asebenzisa amabhathiri, njalo ayathwaleka. Alomlilo ophezulu, Lawo amancane ayathwaleka, ayesetshenziswa endaweni ezilomkhathi omubi, kumbe okungela khona amagetsi.

Umuntu osebenza elabharatholi nxa esenza ama experiment kumele agqoke impahla zokuzivikela amagloves lejazi lelebhu afake futhi lamagilazi owokuvikela ukuthi amehlo engalimali besebesebenzisa amaphayiphi ukufaka imithi emagabheni amancane awegilazi

abantwana abazalwa begogekile kumbe abayenza i rehabilitation sebele device okuthiwa yi childrens pediatric world walking frame i frame le ilamavili eyenza ukuhamba kubelula ibuye itshede kuhle iyenzwe nge aluminium engasindiyo elingene umntwana lokhu kwenza umntwana ahambe kuhle i frame leyi ilendawo yokubanjwa ngezandla ezincane ukuze umntwana abanjwe kuhle

IMicroscope ngumtshina osetshenziswa elab ezibhedlela ukuze bebone imikhuhlane esingayiboniyo ngamehlo kuphela . Imikhuhlane esegazini lasezinyameni, egazini bengathola imkhuhlane enjengo mkhuhlane woqhuqho imalaria ebangelwa yisibungu okuthiwa yitshatshazi. Ezinyameni bengathola umkhuhlane wemvukuzane icancer.

Udokotela wendlebe, amakhala lamehlo ulamathuluzi akhe awasebenzisayo ukuncedisa izigulane ezibulawa yinkankili, ikhanda lamehlo konke lendlebe. Ulethuluzi lokulalela inhliziyo lesifuba, isibuko lesibane sokukhanyisa endlebeni.

kudala wausithi ungaqamuka kakhulu lapho okungasizi khona isamende efakwa ungaqamuka babekhipha isitho esiyabe siqamukile kodwa khathesi okunye ukuqamuka sokungalungiseka ngensimbi ezifakwa emzimbeni zifakwe amabhawudo akhona kuqondise amathambo

Ijekiseni ye Ondansetron iyasiza ukuthi umuntu engahlanzi, ikakhulu nxa elatshwa umkhuhlane wemvukuzane imithi yang'khona iyamenza ezwe engazathi usefuna ukuhlanza ukudla kungahlali phansi kodwa i Ondansetron iyamsiza ukuthi ukudla konke kusale phansi engahlanzi

Umuthi othiwa yi SUDHA RAS ngumuthi wesisu oyenza isisu sibengcono, ubuhlungu buyehle nxa ule acid reflux kumbe ungenelisi ukuthi uye ngaphandle, kuqinile, uyathambisa ukuthi isisu siphole njalo uye ngaphandle kuhle.

Amaphilisi athiwa yi GlutenEase ngamaphilisi asiza ukuthi eyehlise i gluten , ubuhlungu obenziwa yi gluten esiswini amaphilisi lawa ngamawama vegan eyenzwe ngochago i soya langeqanda.

I-Astepro Allergy, yi anti histum spray. Eyokuspraya phakathi kwamakhala. Nxa kuyikuthi umuntu ule allergy. Iyasiza ukuthi umuntu abengcono, nxa elokhu efinya, ethimula, njalo amakhala eluma. Kusenziwa yi allergy. I allergy ingenziwa yizihlahla, ukuhluma kwezihlahla. Kumbe luthuli.

Umuthi okuthiwa yi iviziya owamehlo uyasiza ukuthi uthambise amehlo nxa ewomile. Uyawuthela phakathi kwelihlo uzwe ilihlo lithamba njalo uphuma njengenyembezi. Omunye umuthi uyabe sungenile wenelisa ukuhlala phakathi.

Kulemithi etshiyeneyo enathwayo nxa umuntu ekhwehlela kumbe nxa ebulawa ngumphimbo imithi leyi iyayenza ukuthi umphimbo ubengcono njalo uthobe lesifuba umuntu engasakhwehleli kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu engahlatshwa yisihlabo ngokukhwehlela engaqhubeka enatha imithi leyi uyaphola.

I Amantadine hydrochloride ngamaphilisi ale antiviral abulala igcikwane elenza ama infection njenge influenza umkhuhlane wokuthimula kumbe i Parkinson disease eyenza umuntu abe elokhe etshedatsheda engazenzi.

Amaphilisi athiwa yiMEMORIN ngamaphilisi asiza ingqondo ukuthi icabange ngcono njalo asiza ukuthi ingqondo icabange masinya noma usizwa ukuthi kulezinto ezinengi ozicabangayo njalo nxa uyethukile kumbe ucabanga kakhulu. Ayaziza ukuthi ingqondo ivuleke ucabange ngcono.

Icefalexin ngamaphilizi anathwayo nxa ule infection ayi antibiotic alwa lamagcikwane ayenza umuntu ukuthi agule umkhuhlane wesifuba kumbe umkhuhlane wokuthambisa.

Itriptylin bhulazi ngamaphili ale Amitripyline le chlordiazepoxide , iAmitripyline iyasiza ukuthi umuntu olomkhuhlane wenqondo ozizwa ngathi ucabangakakhulu ichordiazepoxide isiza ukuthi umuntu ayehlise inhliziyo yakhe phansi engacabangi kakhulu.

amaphilisi athiwa yi Nise ale Nimesulite amaphilisi lawa asiza ngokuvuvuka ngaphakathi asiza ukuthi ehlise ubuhlungu obezinyo obesilomo i anthritis kumbe umuntu otshaywa likhanda

Allevia ngamapills alefexofenadine hydrochloride asiza ukuthi nxa ulamakhala alumayo amehlo avalekileyo kumbe ungezwa kahle kusenziwa yinkankili lama allergy

I Aciclovir Xyclovirax ngamaphilisi ayi antiviral amaphilisi lawa asiza umkhuhlane oyenziwa ngamagcikwane e herpes igcikwane le herpes lenza umuntu abe lezilonda ngaphansi kumbe ingulabusuku.

Ierytromycin yi antibiotic esentshenziswa nxa umuntu ebulawa yindlebe lomphimbo. Njalo lesifo i_antibiotic iyayenza amasotsha omzimba aqine alwe lomkhuhlane oyabe egula umuntu.

Ama anti malaria drugs ngamaphilisi asiza umuntu nxa elemalaria. Kumbe esize umuntu engakabi lemalaria. Engawanatha nxa kulokuthi ulomango wokuhamba lendaweni lapho okulemalaria khona. Angawanatha ngesikhathi, akasoze ayigule imalaria.

IMatimox ngama eye drops ale moxifloxacin ophthalmalic solution eyi antibiotic esiza ukuthi ibulale ibacteria eyenza ukuthi amehlo abe buhlungu njalo abe le infection ezinjenge conjuritis.

Umuthi wokunatha okuthiwa yirantac uleranitidine , iranitidine iyasiza nxa acidic refax, isilungulela lam. Umuthi lo uyatholakala emakhemesi, ungahamba emakhemesi nxa ubhalelwe incwadi ngudokotela uyawuthola irantac syrup

Nxa ungezwa kuhle usizwa ngani ufuna ukuhlanza kumbe inhliziyo yakho iyabuya, kulomuthi abakunika wona esibhedlela oyi drip ongamanzi, uyafakwa amatshubhu bekuhlabe umuthi lo ungene mbijana mbijana emzimbeni wakho kukuncede ukuthi ungasezwa angani sufuna ukuhlanza kumbe inhliziyo yakho isibuya.

Abantu benelisa ukugula imikhuhlane yejwabu etshiyeneyo. Imikhuhlane leyi yenza umzimba ulume njalo uwome. Ijwabu lifuna ukugcotshwa ukwenzela ukuthi aphole umuntu. Imithileyi iyatholakala emaklinika kumbe emakhemesi.

Amafutha enwele athiwa yi forte series breed ngamafutha okugcoba ukuze ubambe lokhu oyabe ukukamile ungakama ubusugcoba inwele azidiliki ziyahlala isikhathi eside zinjalo zingaphaphanga utshone ukhangeleka umuhle njalo uyenelisa ukuthi ulale uvuke futhi kusasa ulokhe unjalo uhambe unjalo lapho oyakhona.

I Dewavite ngumuthi wejwabu ogcotshwayo ku eczema Uyabe ulunywa kubuhlungu njalo komile kodwa ungagcoba uyezwa ngcono ijwabu lithambe. Kodwa umuthi lowu awufuni uwugcobe nsukuzonke . Kumele uwugcobe ngemva kwesikhathi ukuze ungalimali.

Umntwana nxa ekhula amasotsha omzimba lawo ayabe akhula eqina kumele ukuthi nxa esehamba esikolo esehlangene labanye abantwana kumele anathe amamulti vithi . Amamaliti vithamini lawa ayanceda umntwana ukuze amasotsha akhe omzimba alwe lemikhuhlane angayithola.

Amaphilisi okuthiwa ngama Ngamaphilisi owanathayo nxa ulama allerrgy. Nxa izulu linile. Izihlahla zihlumile, umuntu uyenealisa ukuthi abelenkankili. Kumbe aphume inkomo. Amaphilisi lawa, ayalalisa. Kufuze ukuthi ungawanatha, ulale uphumule. Ubusuvuka usungcono.

Kulezi nsuku soku lamaphilisi atshiyeneyo lemithi etshiyeneyo. Uyafica ukuthi umkhuhlane owodwa uyabe ilamaphilisi atshiyeneyo lemithi yokunatha lemithi yokugcoba etshiyeneyo. Kulama company atshiyeneyo futhi ayenzayo leyo mithi, kodwa imithi leyo iyabe ilenjongo eyodwa , ukwelapha imikhuhlane.

Nxa ukhwehlela uyavaleka esifubeni kwezinye isikhathi nxa ulele uyayebe usuphefumula nzima ngoba isifuba siyabe sibuhlungu njalo uyabe ukhwehlela kodwa sokulemithi esizayo ukuthi lokhu kwehle njalo asile masinyane

iphilisi elithiwa yi Anatrozole yiphilisi elile milligramm elilodwa amaphilisi lawa aphiwa omama abasanda ukubanjwa umkhuhlane wemvukuzane ukuze uyehlise i oestrogen leyo eyenza ukuthi imvukuzane imemetheke iyabasiza ukuthi iyehlise imvukuzane ukuthi ingamemetheki njalo

Kwezinye izikhathi ukukhula usiba ngumuntu omdala uyenelisa ukuthi ubelomkhuhlane wokwehluleka ukulala ebusuku kodwa ke kulamaphilisi asizayo ukuthi uphumule kuhle okuthiwa Amazolidrate amazolidrate uyawanatha kuhle njengokuthi udokotela ukutshele ukuthi uwanathe njan ukuze akusize ebusuku ulale kuhle ukuvuke uphumulile

Kulamaphilisi atshiyatshiyeneyo emhlabeni amanye amaphilisi mancane amanye kakhulu amanye alemibala etshiyeneyo. Akumelanga unathe amaphilisi ungazi amabizo angkhona. Iphilisi akumelanga ukuthi ulibone uthi liyisigombolozi kumbe lingumntshompolozi kumbe ngombala walo. Kumele ubale okusebhokisini ukuze ube leqiniso ukuthi kumi njani

Imihlobo yamaphilisi etshiyeneyo, njalo akumelanga ubekwazi amaphilisi ngombala wawo kuphela, amaphilisi ayenelisa ukuthi atshintshe umbala kodwa kube kulokhe kuyiwo alaphayo. Kumele ukuthi amaphilisi ahlale phakathi kwebhokisi lawo ngazo zonke izikhathi, ukuze umuntu engaphambanisi, anathe amaphilisi ayiwo.

Lezinsuku kungcono nxa ubulawa yisisu sukhona umuthi ovele uhlanganisiwe, i-O.R.S, umuthi owetshukela lamanzi esijayele ukuzigoqozela. Usukhona owe-WHO obuya uvele unjalo. Uyavele uthele emanzini ugoqoze unathe uzwe ngcono, isisu singasagijimi.

Kwezinye izikhathi nxa ulomkhuhlane wesifuba, ukhwehlela udokotela engakunika iantibiotic ukuze amasotsha akho omzimba aqine akuncedise ukuthi usile masinya.

Nxa ungumuntu onatha amaphilisi kumele unanzelele ngendlela ogcina ngayo amaphilisi akho. Kumele uwagcine kuhle endaweni lapho okungela langa khona uwavale kuhle egabheni kumbe ephepheni lapha ahlala khona. Ahlale phezulu ekhabothini lapha umntwana anganelisi khona ukuthi awathathe. Kungabi lengozi yikuthi umuntu ongaso mnikazi wamaphilisi uwanathile.

Nxa unatha amaphilisi ungezwa kuhle, kumele ugcine kuhle amaphilisi akho, uwafake endaweni ephephileyo. Nxa kulabantwana endlini uwafake ekhabothini, phezulu lapha abangayenelisi ukuthi bewathathe. Amaphilisi akho kumele ehlale engekho elangeni, ehlale endaweni elungileyo, elomthunzi eqandelelayo, njalo kumele ahlale egabheni, ahlale futhi lasephepheni langkhona.

Eminye imithi iyanathwa, eminye imithi iyagcotshwa. Egcotshwayo, ungayigcoba kumbe nxa ijwabu lome qha ufisa ukuthi lithambe libe lihle kumbe nxa lithambe kakhulu ufisa ukuthi libe phakathi la phakathi. Kwezinye izikhathi kulemkhuhlanye enjenge eczema, ongayilapha ngomuthi wokugcoba.

Iamoxycillin ngumhlobo we antibiotic elamandla esetshenziswa ukwelapha izifo ezibangelwa ngamagcikwane. Iamoxycillin ungawunatha iyalwa lezifo ezifana lalezi ezilandelayo, izifo zokuphefumula ezinjengebroncitis, pneumonia lenkankili, izifo zendlebe, amakhala lomphimbo.

Amapills okuthi yitilidin hexal comp ngamapills alobuhlungu kodwake amapills lawa nxa ufuna ukuwanatha kumele uqale uhambe kudokotela ekubhalele ingcwadi ube ususiyawathemba ekhemisi ipills leli ungalinatha lisebenza kancane kancane emzimbeni ubuhlungu buze buphele

Ianticlovir sodium yijekiseni eyelapha igcikwane le herpes synclex. Umkhuhlane lo ukabili, okokuqala uvame ukubanga izilonda ezibuhlungu emlonyeni. Okwesibili ubange izilonda ezibuhlungu ngasese. Umkhuhlane lo uyathelelwana ngakho ke umuthi lo uyi anti viral elwa lomkhuhlane lo.

Idajapulekisi ngumuthi osiza nxa umuntu esizwa isilungulela, ukugcwala umoya esiswini kumbe nxa ukudla okudlayo kungagayekanga kuhle ethunjini esekusenza ingakwabithi ukudla. Idajapulekisi inathwa kathathu ngelanga nxa ungezwa kuhle. Unatha amamills alitshumi kumbe ukhezo olukhulu olokudlisa olulodwa.

Kulezindlela ezinengi exehlukeneyo ezingasetshenxiswa ukulungisa ihormorne balance, kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi uqale ubonane lodokotela wskho. Ukuze sbekwazi ukuthi, Amaphilisi lawa ayele ukusetshenziswa ukulungisa

Kulemithi eminengi esincedisayo nxa sigula .Kodwa kumele sinanzelele lapho esiyithenga khona .Sikhangele lokuthi iyenziwe nini ukwenzela ukuthi ingasigulisi . Nxa isimdala lamalanga okusebenzisa esedlulile kumele sibe lencwadi kumbe ibhuku elibhalwe ngudokotela kumbe umongikazi besesisiya thenga emapharmacy.

IProspan cough syrup yisiraphu yesikhwehlela eyomdeni wonke. Ingama mills alikhulu amabili umuthi lowo uyathukulula isikhwehlela uwenze umoya ungene kuhle emaphatsheni unciphise ukukwehlela. Ngaphambili kokusebenzisa noba yiwuphi umuthi kumele uqale ubone udokotela

Nxa umkhathi untshintsha abantwana bajayele ukugula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo kodwa ke sokulemithi esizayo ukupholisa imikhuhlane leyo enjengamehlo abuhlungu, inkankili lenkomo.

Ipregnacare ngumuthi onathwa ngumama ozithweleyo ukuze aqinise amasotsha akhe omzimba lawomntwana ukuze umntwana akhulu kuhle eswiswini ilamavitamin alitshumi lesitshiyangalo mbili anjengephorikhi asidi, le ayoni lezinki levitamin D. umuthi lo ungamamils alikhulu amabili.

Nxa sikhwehlela isifuba siba buhlungu ,kodwake kungcono kulezinsuku sokulemithi ethambisayo isifuba. Ukuze isifuba singafuthi ,lokuthi isikhwehlela sithambe isifuba siphole kubengcono .

Endaweni lapho abasiza khona abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo eyengqondo imental health kumele kube yindawo enhle lapho umuntu ukuthi nxa efika khona azizwe ekhululekile. Kube lengadi enhle, amaluba amahle, indawo ihlanzeke njalo nxa engena phakathi ezizwe ekhululekile.

Abantu abansundu basafuna ukufundiswa ngempilo yengqondo . Impilo yengqondo yenza ubelemplo sengcono njalo ube lobudlelwano obuhle labanye abantu .Uphinde ubelempilakahle

Abantwana abancane kumele behambe esikolo beyefunda ukuphilisana labanye abantwana, lapha bazadlala khona imidlalo enjenge midlalo yebhora kuqinise inyawo zabo kukhule kuhle, lokhu futhi kwenza abamtwana bebelesineke njalo befunde ukuzwelana.

Nxa imikhuhlane eminengi ivuka abezempilakahle bayinanzelela ukuthi umkhuhlane lowo usumemetheka. Bayazama kakhulu ukuthi be vasinethe abantwana ngesikhathi ukuze bengayitholi leyo mkhuhlane njalo kuqakathekile ukuthi abazali behlale belalele ukuthi abezempilakahle bathini . Bahambe beyehlabisa abantwana ngesikhathi.

Umntwana nxa engezwa kuhle uyaphiwa umuthi ngudokotela akazikhangeleli. Kumele asizwe ngumamakhe, ngubabakhe, kumbe ngumuntu omkhangeleyo engazthatheli azinathele lowo mithi ngoba kenelisi ukuthi abale njalo azinathise okuyikho.

Emaphandleni abantwana bayathanda ukubhukutsha emifuleni, kulungile ukuthi bedlale bedlalise amanzi kodwa ke okulengozi yikuthi amanzi lawa emfuleni alemikhuhlane lamagcikwane angabagulisa kumele banzelele nxa bedlala emanzini bengadlaleli emanzini angcolileyo njalo mele bedlale kulomuntu omdala eduze ukuze bangagaluli

Abantwana kumele sibafundise besase bancane ingqondo zisase buthakathaka. Singabafundisa njengabazali kodwa nxa ungela sikhathi ungenelisi uyamhambisa umntwana esikolo. Kulezi insuku abantwana sebeqalisa besase bancane kakhulu ngoba abazali sebehamba emsebenzini abantwana besase bancane.

Abantwana abancane bayayithanda imidlalo yokugijima imidlalo yebhola, bengaqalisa ukudlala besasebancane nxa sebekhulile basebethola izipho ndaba zokugijima lokudlala imidlalo leyi. Lokhu futhi kuhle ngoba kugcina abantwana bephakathi esikolo, bethanda isikolo bengangeni endaweni ezingayisizo sebenatha lotshwala.

Ukugulelwa ngumtwana akukho lula umntwana, omncinyane ongaphansi kweminyaka emihlanu kumele angene esibhedlela lomama wakhe eseceleni asize ngokumkhangela njalo umntwana abeke iphapho phansi ngoba uyabe ebona umama ecele ukuyenzela ukuthi umntwana ahlale ejabulile aphole masinyane.

I ibhola ngumkhuhlane omubi kakhulu obulalayo, umkhuhlane lo wenziwa ngamagcikwane athiwa yi authobhola virus. Kumele abantu behlabe ama vaccine e ibhola ukwenzela ukuthi bengawuguli umkhuhlane lowu kumbe bengawugula besile amasotsha omzimba enelise ukulwa lomkhuhlane.

Odokotela babantwana bayakhangela abantwana nxa bengezwa kuhle uyasebenzisa i"stethoscope"ukuthi alale inhliziyo yomntwana aphinde asebenzise i"stethoscope" ukuthi ezwe ukuthi isifuba somntwana sinjani.

Ezikolo kulama bhasi athwala abantwana ekseni nxa besiya esikolo lanxa sebesetshayisile amabhasi lawa ayababisela ngekhaya lokhu kwenza lula kubazali abangela zimota, zokuhambisa abantwana babo ezikolo nxa kukhatshana.

Umntwana angalimala isandla kumbe unyawo aqamuke kule nsimbi ezifakwayo phakathi ngabezempilakahle lamabhawudo ukuze esize ithambo lihlangane futhi . Nxa ithambo selihlangene umntwana esephola bayamhlinza bekhiphe insimbi lezo beqalisa ifiziyo theraphi ukuze bamsize awalise ukuhamba kumbe ukusebenzisa isandla so sakhe.

Ingqondo yomntwana iqalisa ukuntshintsha lokukhula esasemncani. Kumele ukuthi umntwana simphilise endaweni laphazafunda khona izinto ezilungileyo afunde futhi ukuba lobudlelwano labanye abantu . Kuqakathekile ukuthi abantwana sibahambise esikolo beyephilisana labanye abantwana.

Emaphandleni abantwana abancane abangamankazana labo bayancedisa omama babo ukuthwala amanzi ukuze bewasebenzise emakhaya kwezinye izikhathi imfula ikhatshana kumele behambe umango omude kodwa abantwana bayathwala okubalingeneyo bencedisa omama babo

Kulezibhedlela zabanrwana, lapha abalaliswa khona nxa bengezwa kuhle. Emapedriatic ward. Indawo lezi kumele kubeyizindawo, lapho umntwana engenelisa khona ukuthi asile, njalo ahlale khona usikhathi eside esibhedlela, Izinto zibelemibala emihle. Ukwenzela ukuthi umntwana engethuki , njalo kube lendawo zokudlalisa khona, ukwenzela ukuthi umntwana asile kuhle.

Umntwana kumele aphiwe ithuba lokuthi aphume phandle adlale labanye abantwana ayelule umzimba amathambo aqine njalo lokhu kwenza umntwana asazi njalo abekwazi lokuthi uthandani adlale imidlalo etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi umntwana omncane anathe amanzi amanengi ngoba amanzi aqakathekile emzimbeni womuntu. Amanzi yimpilo.

Umama engabeletha sithi amhlophe! Uyabe edlule esikhathini esinzima. Pho ke oyabe ezithwele amaphahla? Kodwa ke kulezinsuku kungcono ngoba sebethola uncedo ezibhedlela lakonke abakudingayo lemithi.

Kulezinsuku abantwana bayatsha, betshiswa ngamanzi. Asikhangeleni abantwana nxa bedlala, bengasondeli emlilweni okulamanzi khona kumbe into etshisayo eziko.

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo ezibhedlela. Eyokuncedisa abantwana abagogekileyo. Ukuze benelise ukuhamba futhi, kumbe ukuhamba ngcono. Kumbe ukusebenzisa izitho zabo ngcono. Lokhu kuthia yiphysio therapy. Kuyabe kulemitshina yankhona, abayisebenzisayo, esiza abantwana.

ungumzali kumbe ungumbalisi kumbe ungumuntu osebenza labantwana i CPR iqakathekile le first aid ukuze umntwana engagula engasayenelisi ukuphefumula umsize laloba usamelele usizo kumbe i ambulence umntwana uyabe esethole uszo masinya simncede aphile

Abe UNICEF Rwanda ngabempilakahle abancedisa abantwana base Rwanda bayabahlaba abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane.

Asibafundiseni besesebancane abantwabethu. Bayazwisisa, umthwente uhlaba usamila. Kulezinsuku, kulento ethiwa yiGender Based Violence i(GBV). asibafundiseni ngeGBV awareness, ukuthi omunye wakho katshaywa.

Abazempilakahle abasebenzi ukusilapha kuphela , kodwa basebenza lokusifundisa futhi , minengi imikhuhlane esiphila layo esingayinanzeleliyo , bayasisiza abezempilakahle ukusikhumbuza ngaleyo mkhuhlane ukuthi singayivikela njani lokuthi siziphathe njani , ukuze singaziboni sesigula sesisezibhedlela

Nxa umama emgabeletha uyahlala ezinye insuku esibhendlela kusukisela ensukwini ezimbili kusiyafika ensukwini ezinhlanu kumbe ahlale sibili isikhathi eside nxa umntwana engezwa kuhle ukuze udokotela akhangele umntwana akhangele lomama abone ukuthi sokulungile na ukuthi beyeqalisa impilo ngekhaya.

abantwana abagogekileyo balelungelo lokuthi labo bahambe esikolo ayisikho ukuthi ingqondo zabo ziyabe zigogekile ngazo zonke izikhathi abanye bayabe begogekile emzimbeni kuphela kodwa ingqondo zisebenza kuhle umntwana esithanda isikolo efisa laye ukuthi abe ngumuntu mbayimbayi

Abezempilakahle balemisebenzi eminengi etshiyeneyo. Abanye bangodokotela ,abanye bango mongikazi, abanye basebenza emalabhorethi bethatha amagazi behambe beyekhangelisisa ukuthi umuntu uyabe ebulawa yini sibili ukuze asizakale.

Kulezinsuku labantu abagogekileyo benelisa ukwenza izinto lathi esizenzayo, njengemidlalo eminengi lemisebenzi eminengi ngoba sebelezinto ezibachazayo.

Ukutshova ibhayisikili kuqakathekile njalo kuhle ukuthi sifundise abantwana ukutshova ibhayisikili ukuze umntwana ayenelise ukutshova ibhayisikili esiya esikolo kumbe emavinkilini njalo kuyaqinisa umzimba womuntwana inhliziyo yakhe itshaye kuhle lenyawo zakhe ziqine.

Umuntu osebenza ekhemisi kuthiwa yifamasisti, ifamasisti iyakusiza ukuze unathe umuthi oyiwo kumbe ugcobe umuthi oyiwo, kwezinye isikhathi uyabe ulencwadi evela kudokotela ifamasisti yiyo ekusizayo ukuthi unatha njani, unatha wuphi umuthi, kumele umuntu oyi famasisti kube ngumuntu owawufundelayo lowomsebenzi.

Omongikazi baqakathekile kakhulu ezibhendlela ngoba abantu abagulayo labadinga usizo ngezempilakahle banengi kakhulu kodwa nxa omongikazi bebanengi kuyasebenzeka wonke umuntu uyalatshwa athole uncedo aludingayo

Amakhemisi ayasisiza kakhulu emphakathini ngoba nxa singezwa kuhle sigula udokotela engasibhalela imithi sihamba siyethenga khona kumbe noma udokotela engasibhalelanga kodwa singezwa kuhle ikhona eminye imithi esingayithenga efamasi engasisiza sizizwe ngcono.

Ama "antibiotic" ngamaphilisi asizayo kakhulu amaphilisi lawa asebenzisana lamasotsha akho omzimba ukuze alaphe imkhuhlane esemzimbeni kumbe avikele imkhuhlane engabe ingakuhlasela emzimbeni wakho.

I "omeflux" amaphilisi ale "omeprazole" amaphilisi lawo asiza umuntu olomkhuhlane we "acid reflux " nxa esizwa i"ulcer" lokuthi nxa kutshisa esifubeni engadla ukudla okulebilebile kumbe edle ukudla okulochago kumbe ukudla okunye angamelanga akudle okumenza ukuthi kuphenduke lokhu kudla kumtshise esifubeni.

Emakhemisi bathengisa imithi etshiyeneyo kulemithi enathwayo lemithi egcotshwayo. Kodwa ikhona eminye imithi eyesifuba eyokuthi nxa ugula umkhuhlane we asima obangela ukukhwehlela njalo ubuhlungu besifuba lokwehluleka ukuphefumula, ukhona umuthi ohotshwayo ukuze uphefumule kuhle.

Imithi enjengeAnusol ilapha amahemeroyidi iyasiza ngoba uyayifaka phakathi ngendlela yethumbu ukuze iyenze amahemoroyidzi ayehle ukuvuvuka njalo lobuhlungu buyehle. Amahemoroyidzi ayenziwa yizinto ezinengi njengokudla esikudlayo kumbe ngendlela esihamba ngayo ngaphandle.

emakhemesi bathengisa imithi etshiyeneyo njalo basebenza kwesinye isikhathi emini kuphela ilanga selitshonile besebevala akhona amanye amakhemesi avuliweyo ubusuku bonke ukwenzela ukuthi nxa umuntu egula ebusuku kufunakala imithi ungahamab uyethenga khona

Uchago lukamama oluvela ebeleni luchago oluqinisa umntwana okwenza amasotsha akhe omzimba elwe lemikhuhlane kodwa kwesinye isikhathi umama uyabe engehlisi kuyabe kumele athenge olunye uchago emakhemisi Ukwenzela ukuthi umntwana athole ukudla okwaneleyo anathe asuthe.

Emakhemisi abathengisi imithi kuphela, bathengisa izinto ezinengi ezingafunwa ngabantu njengelambazi labantwana abancane elidliwa ngabantwana kusukisela inyanga eziyisithupha. Ilambazi leli liyenza umntwana asuthe engasalambi kakhulu ngoba sekhulile uchago alusayeneli.

Nxa ungumuntu osebenza emaphamarcy ungumuntu owempilakahle osizayo abantu nxa bethenga imithi umele uqoqeke uqoqeke imithi ihlale kuhle endaweni yayo ungahlangahlanganisi izinto ukwenzela ukuthi kungabi lephutha nxa abantu bethenga bethole usizo oluyilo.

Imithi esekhemisi itshiyene kulemitshi yokukhwehlela kulemithi yokungcoba imithi yokumumuza nxa umphimbo ufutha lemithi yokungcoba nxa umzimba ucacamba

Akusafani lakudala kulezi insuku amakhemisi semanengi kakhulu. Kudala kwakulamakhemisi amalutshwane esasiwathembile sonkeni nxa singena phakathi sisiyathenga imithi ufice kugcwele ulinde kuzekufike esakho isikhathi. Kodwa kulezi insuku abantu sebeyakha amakhemisi amanengi sokulula suzikhethela ikhemisi oyifisayo.

Idesloratadine ngamaphilizi ayi anti aleji asiza ukwehlisa ama alegie anjengokuthimula lokunwaya amaphilizi lawa nxa ule aleji ungawanatha ayasiza ayasiza ukwehlusa i aleji

Emakhemisi lakho kuyathengiswa amafutha, amafutha lawa ayenza injwabu libe lihle uyenelisa ukuthola amafutha alomuthi phakathi asiza ngejwabu elinye eliyabe lulama rashi kodwa amanye kulamafutha ayabe ezinukelela nje engamafutha wokugcoba nje ukuze umuntu abemuhle abukeke

Ekhemisi bathengisa imithi etshiyeneyo amaphilisi lemithi yokunatha lemithi yokugcoba kodwa - ke abathengisi umuthi wodwa bathengisa lamafutha okugcoba umzimba ukuze ijwabu libe lihle bethengise futhi lochago lwabantwana oluyimpuphu.

amaphilisi athiwa yi losartan pottassium ngamaphilisi awe BP amaphilisi lawa ayehlisa i BP ukwenzela ukuthi umutnu engangeni engozini yokuthi athole i stroke i stroke uyithola nx i BP ikhwelile ukwehlisa i BP umuntu kumele ehlale nje inhliziyo yakhe iphansi adele kuhle futhi ukudla okwakha umzimba okunjenge mbhida lama banana

nanko ke sengifikile e clinic e sangwa polytechnic angazi kumbe bazanginceda kunini bakithi ngilindile ukuthi ngifike kulendawo ukuze bengincede kudala lingitshaya ikhanda angazi kumbe bazanginceda esangwa polyclinic

I khemisi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi nxa ugula, udokotela uyaku bhalela incwadi ubususa yithenga leyo mithi kumbe kwezinye isikhathi eminye imikhuhlane ayifuni encwadi evela ku dokotela, ungazihambela uhambe uyethenga imithi kodwa indawo leyi kumele kube yindawo ehlanzekileyo ngoba yindawo ethengisa imithi yezigulane.

Emakhemisi bathengisa imithi etshiyeneyo, eminye imithi uyenelisa ukuthi uyithenge noma ungela ncwadi evela kudokotela kodwa eminye imithi ifuna incwadi evela kudokotela ukuze uyithole.

Amakhemesi asemanengi, usungangena kuleyo oyabe uyikhethile, oyabe uyifisa, oyabe uyithanda kumbe oyabe uhlala eduze layo ngalesosikhathi. Amanye amakhemesi ayaphangisa ukuvala, kodwa amanye amakhemesi ayabe evuliwe ubusuku bonke. Ungaba lenkinga umuntu agule kumbe wena ugule, uyenelisa ukuthi uthole imithi ebusuku.

Kulezinsuku imithi yonke edingakalayo ayisekho emakhemisi eAfrica. Imithi leyo inzima ukutholakala eminye kufunakala izimali ukuze ithunyezwe ivela emazweni. Amakhemisi asethengisa khonokhu okuyabe kukhona ungaba lenhlanhla manye amakhemisi atshengisa ngezimali eziphuzulu belayo imithi efunakalayo. Amakhabothi okuthengisa imithi acina efakwe ezinye izinto ezingasomithi kodwa ezisetshenziswa ezimpilweni zethu imihlangemihla.

umuntu osebenza ekhemisi ngumuntu wempilakahle ole license yokuthengisa imithi yokwelapha abantu kumele abe lolwazi ku drug therapy lokuthegisela abantu imithi loku counselor izigulane basenza emakhemesi emadolobheni phakathi ezibhedlela lemakilinika ukuze usebenze ekhemesi kumele uyenze i fun d program le undergraduate study

I child vaccination yindlela yokuvikela abantwana ezifeni eziyingozi kakhulu ezithelelwanayo ngokubahlaba imithi etshiyeneyo emizimbeni yabo besesebancane. Imithi leyi isiza umzimba womntwana ukuthi ibelamandla okulwa lezifo ezinjenge polio le measles.

Izibhedlela ezinengi seziqalisile ukuba lamafamasi athengisa imithi kumbe kutholakala eminye imithi engathengiswayo. Lokho kuyenza kube lula ngoba kuyabe kuseduze. Amafamasi lawa ayancedisa ngendlela ezitshiyeneyo. Ezinye indlela ezinjengokuthi kuyavuleka imisebenzi emphakathini labantu abahlala eduze kwesibhedlela bayathola imithi

Ngumuthi osetshenziswa ekwelapheni umkhuhlane woqhuqho imalaria. l coartem ibulala ama parasites, izinto eziphila emzimbeni yabantu. Ama parasites lawa yiwo abangela umkhuhlane woqhuqho, imalaria emzimbeni. Awusetshenziswa ukuvimbela imalaria, uyelapha imalaria kuphela, ikakhulukazi nxa ulesifo semalaria esibi kakhulu. Nxa unatha amaphilisi lawa, kumele uqale udle ukudla okulamafutha njengamasi.

Ilanga le International condom day lilanga lapho abaqakathekisa ukusebenzisa ama khondomu, besebenzisa ithuba leli ukufundisa abantu ukuthi amakhondomu aqathekile njalo avikela imikhuhlane. Evikela imikhuhlane ephinde evikele futhi ukuthi umuntu angabi lomntwana angakazenzeli kumbe isikhathi singakafiki.

Ngesikhathi seCovid19 abantu abazempilakahle besenza ama campaign bekhangela abantu ukuthi batshisa okungakanani emzimbeni. Bebakhangela ngemitshinanya okuthiwa ngama thermometer ama digital thermometer ayetshengisa ukuthi batshisa okungakanani lokutthi bale Covid na?

Ilanga eliqhakazileyo ele hepatitis lilanga elingamatshumi amabili lesifica minwe mibili likaNtulikazi. I hepatitis yikuvuvuka kwesibindi njalo lokhu kwenziwa ngamagcikwane e hepatitis kumbe lutshwala kumbe ngeminye imithi esiyinathayo nxa singezwa kuhle.

Abantu abezempilakahle bayenza ama campaign .Beyenza ama campaign lawo okuhamba bekhangela abantu iBP.Abantu abanengi abayazi iBP njalo bacabanga ukuthi okwenzakala kwabanye ,akwenzakali kubo. Yonke imikhuhlane ekhona ingasihlasela lathi.

Abantu bezempilakahle bajwayele ukuhlanganisa abantu ukuze bebatshele ngendlela zokuphila ukuze befunde ukuvikeleka bedle kuhle beyenze khonokho okumele bekwenze ukwenzela ukuthi bengabuyeli esibhedlela besizolatshwa ngoba ukuvikela kungcono kulokulatshwa.

Kulezinsuku kulemfundo ethiwa NCD screening. I NCD screening isiza ngokuthi, iyasiza abantu ukuze bakhangelisise ukuthi babulawa yikuyini kungamemetheki kumbe kungakabonakali imikhuhlane enje ngeBP, umkhuhlane wetshukela, imvukuzane kanye lomkhuhlane wenhliziyo.

Abantu abazempilakahle bahamba besenza ama campaign atshiyeneyo nxa kulomkhuhlane ovamileyo ogulisa bantu kumbe osezabakhona abasebewuzwile bahamba be vaccinate abantu ukuze bebavikele kuleyo mkhuhlane

abezempilakahle bayayenza ama campaign omkhuhlane we malaria i malaria ngumkhuhlane woqhuqho uyayenza ikhanda lakho libe buhlungu isisu sibe buhlungu umzimba uqhaqhambe isifo lesi sibangelwa yi miyane njalo igcikwane elivela emiyaneni liyangena emzimbeni ligulise umuntu

Siyathokoza ukuthi omongikazi sebenelisa ukuncedisa abantwana bethu bengatholi umkhuhlane we HPV.Sibonga le vaccination ethe yabakhona ukuze behlabe bevikeleke.

Ngenyanga kamfumfu yinyanga lapho esikhumbila khona omama abaphethwe yimvukuzane yebele abasilayo imvukuzane yebele yibreast cancer awareness ukunika omama ulwazi nge breast cancer ngomkhuhlane wemvukuzane ye bele,

Ilanga letshumi lesitshiyagalombili likaNkwenkwezi lilanga esinanzelela khona i-World AIDS Vaccine Day lapha esithakazelela khona njalo sibonga ama scientist abezempilakahle abasebenzela ukuthola I vaccine ukuze abantu bevikeleke kiHIV and AIDS.

Abantwana kumele badle kuhle. Abezempilakahle bayayenza amaprogiramu okunika abantwana ukudla lokunathwayo okungasiza abantwana ukuthi bekhule kuhle, njalo bethole amanyutriyentsi, ukudla okwakha umzimba, ukuze bevikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Nxa umntwana esezelwe umama kumele aqgubeke ebelokhu ehamba ekilinika kumbe esibhedlela, eyebonwa ngabomongikazi umntwana, bonke lomama, ukuthi umntwana ukhula kuhle, lokuthi umama laye uphola kuhle kumbe ululama kuhle. Umntwana kumele bemuweye, bembone ukuthi uweya kangakanani.

Ezikolo ema High School kulama campaign asiza abantwana abesifazane bebanika amapads okusebenzisa nxa besesikhathini abanye abantwana bayaswela, abazali babo abalayo imali yokubathengela amapads wokusebenzisa nxa besesikhathini

Kulezi insuku umhlaba suhamba utshintsha. Abantu besilisa sebethandana bodwa abesifazana labo ngokunjalo lokho akutsho ukuthi asasibobantu. Bayafanana lawonke umuntu ukutshiyeneyo kuphela yindlela abathanda ngayo abantu bobulili obufana labo.

U midwife ngumongikazi obelethisa umama nxa ezithwele. U midwife lomama babalobudlelwane obuhle ukuze umntwana abuye kuhle njalo u midwife uyenza umama akhululeke njalo azithembe ukuthi uzamletha umntwana empilweni

ukukhula komntwana lempilakahle yomntwana kuqakathekile kakhulu kumele abazali beyenze okuyikho bekhangele ibhuku lekilinika behambise umntwana ayethola amavaccination okumele ewathole. Kwezinye izikhathi abezempilakahle bayamemezela ukuthi kumele abantwana bathole ama vaccination kumele umzali asukumele phezulu.

Kulelanga okuthiwa yi menstrual health day lapho abantu abaqakathekisa khona ukuthomba komuntu owesifazana. Ngelanga leli abantu abanengi bayenza amkhampeyini benike amankazana abaswelayo amapads njalo bathatha lelothuba ukufundisa abantu abesilisa labanye abesifazana ngemenstrual health, ukuziphatha kwakho nxa uthombile.

Umama uma ezithwele yinto enhlekakhulu ngoba kuyebe kuphila eyinye impila esiswini sakhe kumele umama ozithweleyo aqubeke ezinakekele njengoba wayenakekela ngakazitwali .

Umuntu kumele azazi isimo sakhe seHIV. Kumele abekwazi ukuthi ulayo kumbe kalayo ukuze azivikele kanye labanye njalo athathe imithi yakhe anathe kuhle. Abezempilakahle nxa bethatha umuntu igazi kumele bagqoke amagilovisi ukuze bavikeleke labo.

Kuyajabulisa ukuthi njengomuntu wesifazane ukuthinxa made uzithwele ubusubeketha kuhle umntanakho umbelethe kuhle eziphilela engaguli. lawe usaqinile .Kuhle kakhulu ngoba abanye omama abatholi ithuba lokuthi beze bebambe abantwababo Yikho sisithi "Amhlophe ".

i transgender yi LGBTQ community umuntu lowu uyabe engumfana kodwa abesetshintsha ukuthi abe yinkazana ezelwe engumfana kodwa aphile njengo mfazi kumbe ezelwe engumfazi ebesephila engumfana

Izibhedlela ezinengi zokuthi umuntu ongumama avikele ukuthi azithwale kulamaphilisi anathwayo amsizayo ukuthi engawanatha engazithwali nxa esefuna ukuzithwala uyawayekela amaphilisi lawa kodwa kekumele ewanathe amaphilisi lawa ngesiKhathi ngazo zonke izikhathi

Impilo yisipho umuntu owesifazana uyazithwala inyanga eziyisitshiyangalo lunye ezithwala ngomntwana esiswini ekhula esiswini sakhe engakwazi ukuthi ubukeka njani emelele ilanga lapha aze abelethe khona ilanga elihle lapha azajabula khona ebona ukuthi ngumfana kumbe yinkazana lokuthi umntwana wakhe uphilile

Umntwana engazalwa kwezinye izikhathi umntwana lomama bayasala esibhedlela behlale isikhathi eside ngoba umntwana uyabe egula. Kuqakathekile ukuthi umama ozithweleyo alalele abezempilakahle o Mongikazi labo Dokotela ukuthi adleni nxa ezithwele anathe lama supplement alakho konke okuzancedisa yena lomntwana.

Kulezinsuku ama pregnancy test asentshintshile sokulama pregnancy test a digital asebenzisa amabhathiri. Ungafaka umthambiso ku pregnant test iyabhala ukuthi pregnant

Umongikazi uqakathekile kakhulu empilweni kamama osanda kuzala umntwana omncane ukuze asize umntwana akhulu kuhle. Umongikazi uncedisa umama ngokukhangela ukuthi umntwana uyathola wonke amavaccination afunakalayo lempilakahle yomntwana. Omongikazi abasiza omama ukubeletha lokukhangela impilakahle yabantwana kuthiwa ngama midwife.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azithande, azazi njalo azinanzelele. Nxa sikhula imizimba yethu iyatshintsha . Umuntu wesifazana uyabe esengena esikhathini inyanga zonke ngamalanga athile. Owesilisa laye esenelisa ukuthi angahlangana lomuntu wesifazana bengamenza umntwana. Ngakho ke kumele abantu beqaphele ukuze benze umntwana sebefuna ukuze bemgcine kuhle.

Kulendlela ezinengi zokuvikela ukuzithwala. Idepo-provela ijekiseni ehlatshwa ngumuntu wesifazana ukuze avikele ukuzithwala, ijekiseni le ungayihlaba uyaphinda uyihlabe futhi ngemva kwenyanga ezintathu njalonjalo.

Uthando yinto enhle kakhulu. Kodwa ke umuntu mele azithande yena engakathandani lomunye umuntu ukuze azihloniphe, njalo azigcine. Kulemikhuhlane enjenge siki leHIV okumele siyibhasope sisebenzise ijazi lomkhwenyana ukuze sivikeleke.

I roletha transport wheelchair ilendawo lapho ofaka khona inyawo kuyagoqeka lesitulo lendawo lapho ongahlala khona uyamele. Lokhu kujayele ukusetshenziswa ngabantu abadala abangasenelisi ukuhamba kuhle ababulawa ngumhlane. Kumbe nxa umuntu elimele ebulawa ngumhlane engasebenzisa leso situlo noma esediniwe engahlala phansi aphumule.

I ambulensi yimota eyezempilakahle abayibizayo nxa umuntu eselimele nxa bedlala umdlalo webhola kumbe umdlalo wokugijima bakubiza nxa umuntu elimele kakhulu kodwa nxa engalimalanga kakhulu senelisa ukuthi umuntu lo simkhangele sifake ibhanditshi sifake umuthi ovela ku festi eyidi.

IWorld First Aid Day lilanga lapho abaqakethisa khona iFirst Aid ukubakwazi ukusiza umuntu nxa engalimala kumbe engasayenelisi ukuphefumula kumbe nxa esengene emanzini wagalula sokumele umcedise kumbe engene engozini yemota kumele simsize lokhu esikukwanisa kungakafiki abezempilakahle.

Ungalimala nxa ugijima, kumbe udlala imidlalo etshiyeneyo. Uyenelisa ukuthi uphiwe isigodo sokukuncedisa ukuthi uhambe kuhle. Kodwa kwezinye izikhathi, ikhona ifreyimu, oyiphiwayo. Ekusizayo ukuthi uhambe kuhle, njalo lokuthi ungafaki ukusinda kakhulu enyaweni zakho. Ukuze uphole masinyane.

Kulabadokotela abatshiyeneyo. Odokotela laba bakhangela izinto ezitshiyeneyo emuntwini. Kulodokotela wamehlo, udokotela wamazinyo lodokotela wemidlalo (ispotsi). Udokotela lowu uyabe ekhangela laba abadlala imidlalo etshiyeneyo. Uyasiza njalo nxa belimele.

Nxa umuntu edlala amasports, imidlalo yokugijima kumbe imidlalo yebhola kumele kube lebhokisi leFirst Aid Kit elamagilovisi phakathi ukuthi nxa umuntu engalimala nxa usumlapha uyawagqoka ukuze igazi lelana lingabuyi ezandleni zakho lomuthi wokugcoba lebhanditshi eyokufaka esilondeni nxa kuyikuthi isilonda sivulekile.

Nxa abantu bedlala imidlalo edlalwa phandle njengebhola kumbe ukugijima kumele kube lebhokisi losizo i”first aid kit” elilezinto eziqakathekileyo ezokwelapha okulula okungadingi isibhedlela. Phakathi kwebhokisi leli kulamabhanditshi okubophela amanxeba , umuthi wokugcoba, owokubulala amagcikwane lemithi evikela ukubhibhidla kwenxeba.

Ukugijima kuqakathekile kakhulu kuyaqinisa inhliziyo lamaphaphu kuphinde kwenze umuntu ahwabithe amanzi ngoba amanzi ayafunakala emzimbeni. Ukugijima kuyajabulisa njalo kuyaphakamisa umoya ophansi.

Kulemidlalo eminengi ezikolo. Imidlalo leyi iyaqinisa imizimba kodwa iphinde ibelobungozi kwezinye izikhathi. Yikho kuqakathekile ukuthi kube le- Ambulance le First Aid Kit eduze.

Ithekhinoloji ihamba intshintsha ngazo zonke isikhathi. Kulezi insuku kuletelehealth okusentshenziswa khona imitshina lemitshinyana lokhu kwenza umsebenzi uhambe masinya njalo kusiza abezimpilakahle bebone ukuthi umuntu ogulayo ubulawa yini.

Itechnology ngokuhamba ngokuhamba kwesikhathi Iya itshintsha iyenza umsebenzi kwezempilakahle ibelula. Sebesebenzisa amacompiyutha ukubona ukuthi umuntu ubulawa yikuyini bephinde futhi benze amafayili awabantu abangezwa kuhle phakathi kwekhompiyutha. Udokotela uyasebenzisa istetoscope ukuthi alalele inhliziyo yomuntu lesifuba

Umtshina othiwa yihightech all in one smart vending machine ngumtshina osetshenziswa ngabezempilakahle nxa befuna okungamasanitary napkin amathawulo, uyapressor umuntu besekuphuma kumqhubele. Umtshina lo uyenelisa futhi ukuthi uphinde ube yikiosk.

I technology isisize abantu abanengi, ikakhulukazi abantu bezempilakahle. Isibasiza ukuthi bebekwazi ukuthi kuhamba njani ngesigulane masinya. Kudala kwakuqala kuvulwe amabhuku, beqale behlale phansi bedingisise ukuthi kuhamba njani, kwezinye izikhathi umuntu ecine engasizakalanga, kodwa khathesi sekuke telehealth esizayo ukuthi umuntu alatshwe kusaselesikhathi njalo bebekwazi ukuthi ubulawa yikuyini.

I technology isigcwele konke lezibhedlela kodwa kulezinsuku umuntu uyenelisa ukuthi abone ukuthi ubulawa kuyini engahambi ezibhedlela ayelatshwa ngabezempilakahle. Sekule tele health encedisa ukukhangela ukuthi ubulawa kuyini kwezinye izikhathi ibp kumbe umkhuhlane wetshukela kumbe umkhuhlane wenhliziyo.

Kulezi insuku abezempilakahle abasabhali ulwazi olumayelana lesigulane emaphepheni, kodwa sebesebenzisa iElectronic Health Record System. Sebesebenzisa amakhompuyutha, lamathebhulethi. Lokho kwenza umsebenzi ubelula, ngoba ikhompuyutha iyagcina konke. lEHR iyagcina ibizo lesigulane. Lapha ahlala khona, leminyaka. Konke lelanga lokuzalwa.

Umhlaba uhlala uguquka Izinto zitshintsha zonke izikhathi. Sekusebenza itechnology kakhulu. Sekulemitshina ethiwa yitelemedicine. Esebenza ngamacomputer, lamathebhulethi. Imitshina leyi iyasiza ukukhangela impilakahle yomuntu, lokukhangela ukuthi umuntu uqhuba njani ekuguleni kwakhe. Imitshina leyi ingasetshenziswa ngekhaya, kumbe ezibhedlela, ngabezempilakahle.

Kungenzakala ingozi kumbe kugule umuntu endaweni ekhatshana sokulendizamtshina engelamtshayeli eyabe ithwele imithi engaba ifunakala kuleyondawo. Indiza leyi indiziswa yikhomputha iqonde kanye endaweni okufunakala khona imithi leyi. Ifika ivuleke ibhokisi lemithi liwe kuhle livela emoyeni ngeparashoot.

Amathuluzi e telemedicine ancedisa abama ambulesi ukuze benelise ukubona ukuthi umuntu ugula kumbe ulimele okungakanai, besenzela ukuthi behle bemncedise nxa kuncediseka, kumbe bemuse esibhedlela nxa egula kakhulu kumbe elimele kakhulu.

lmithi yesintu iqakathekile yiyo eyayinceda okhokho bethu endulo, lakhathesi ungathola umuntu ololwazi kuqakathekile ukuthi sisebenzise imithi yesintu esincedayo.

izinto ze forever living yizinto ezenziwa yimithi eyesintu bathanda ukusebenzisa ikakhulukazi i aloe vera i aloe vera iyasiza isisu nxa sibuhlungu isiza leminye imikhuhlane eminengi yezitho ezingaphakathi

kulamaphilis e forever asebenzisa umuthi wesintu amaphilisi lawa ayasiza ukuthi umuntu acabange masinya njalo acabange kuhleinqondo ingadinwanga

Nxa umuntu engazwa kuhle ulamasotsha akhe awomzimba kodwa ngezinye izikhathi amasotsha omzimba afuna ukusizwa kumele unathe amamulti vitamin ama mult vitamin lawo ayayenza ukuthi amasotsha omzimba aqine njalo alwe lemikhuhlane kumbe akwenze uqine ungatholi eminye imikhuhlane

I forever living ilamafutha okugcoba umlomo amafutha lawa ayenzwe nge aloe vera isihlahla sesintu bathi isihlahla lesi senza ukuthi umlomo ungawomi njalo uhlale uhlanzekile noma kutshisa.

Isihlahla se alovera njalo lesihlahla sejojoba ziyenza izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabantu ukugeza lokugcoba. Kule shampoo, isepa yokugeza ikhanda eyenziwa yi alovera lejojoba

Maningi amatiye ayenze yizihlahla ayimithi ayelaphayo njalo aqinisa umzimba aphinda ayenze amasotsha omzimba alwa lemikhuhlane eminengi esihlangana layo mihla lamihla amatiye lawa uyenelisa ukuthi uzinathele nje ufake amanzi atshisayo ubusufaka oluju ukuze kunambitheke kanhle

iforever bright ngumuthi owokuxubha amazinyo ongelamakhemikhalizi anjengefloride, ile alovera exubha kuhle amazinyo encedisa konke lama gums, iforever bright konke labantwana benelisa ukuthi beyisebenzise ingabakhathazi.

Isihlahla esithiwa yi Senna didymobotra kumbe i phophukhoni khasiya. Isihlahla lesi sikhula masinya njalo silamaluba alithanga. Amaluba lawa ayahlaba, silamahlamvu aluhlaza njalo alokunuka njenge phophukhoni.

Icarrot juice leflour kuyasuthisa. Ungathatha amacarrot amathathu, uwahlube, uwagezise. Ubusuthatha izipunu ezimbili, kusiyafika kwezintathu, ezeflour, uhlanganise kuhle. Ekuseni umntwana evuke enatha 125mls , amalanga ayisikhombisa, okwamaviki amathathu.

Iluba elithiwa yi rosebud, lingawonyiswa liyayenza itiye, liphinde futhi libe lama antioxidants asizayo umuntu emzimbeni. Itiye leyi inganathwa itshisa kumbe iqanda. Itiye leyi kumele ibekwe khatsha lelanga. Kwezinye izikhathi itiye leyi bayayisebenzisa ukupheka emakhitshini

Minengi imithi yesintu , eminye ekhulayo emagumeni ethu singakwazi , kuqathekile ukuthi nxa ungathola isihlahla esingumuthi kumele ube lolwazi olukhulu ngaso isihlahla lesi ungakanathi ukuze ungaphambaniseki ugule uzilimaze unathe isihlahla esingayisiso

Ungathatha ama carrot amathathu uwagaye ubusukhipha umsobho wawo uhlanganise umsobho owe carrot lempuphu yenhlanyelo zethanga ezingamakhezo amancane amabili loba amathathu . Umntwana kumele anathe igilazi elilodwa elincane elingama ml alikhulu lamatshumi amabili lanhlanu ekuseni kakhulu engakadli lutho okwamalanga ayisikhombisa , ngemva kwalokho anathe kathathu ngeviki

Isihlahla esibizwa kuthiwa Yi lantana kamari esaziwa ngokuthi yibuhobe besikhiwa silamahlamvu aluhlaza okotshani amahlamvu aso alemithambo lemiphetho elameva ahlabayo, isihlahla esibokuthiwa yilantana kanari siyelapha izilonda njalo lesifuba esibuhlungu.

ICamelicious sinesis yisihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza tshoko! Isihlahla lesi yisihlahla esenza itiye ngamahlamvu aso. Amahlamvu esihlahla lesi ayenza itiye eluhlaza, letiye emnyama. lphinde yenze amafutha okugcoba. ltiye leyi ilama anti oxydent , asiza umzimba ukuthi ulwe lezifo emzimbeni.

Isihlahla esithiwa yivernonia, yisihlahla esingumuthi. Isihlahla lesi silamahlamvu ababayo gamu, kumele ageziswe okuzwayo engakasetshenziswa, ayancedisa ukwehlisa imikhuhlane yetshukela lemikhuhlane yesisu.

uhlabahlabane yisihlahla esisiza kakhulu nxa ungadla ukudla okonakele kumbe okuleshefu kumbe ulunywe yinyoka uyagaya amahlamvu amancane uwahlanganise legilasi yamanzi agudumalayo ngama milizi angamakhulu amabili ubusunatha igilasi elodwa kathathu ngosuku okwamalanga alitshumi elandelana